tambayan mu na yau shine menene nauyin tsirre mafi kyau a gurin inda aka siyo kankana kuma ta yaya ne za'a iya jera su a lambu ko a gidan gona to akwai nau'in tsirrai da da suke da kyau a shuka su a gurin da aka siyo kankana amma ƙadan daga jikin su sun hada da basics da boraj sune kadan kenan na tsirrai da za'a iya shuka su a inda aka siyo kankana shi na farko mafanin shuka tsirran inda aka siyo kankana shine yana taimkawa wajen tukude kwaro na cucumber wanda zai yada yayi cuta da wasu cututtukan na kankana shi amfanin nau'in tsirrai na basis basics in an shuka shi an inda aka siyo kanka shima yana amfana gurin tukude da kuma kwari wanda ka inganta ɗaɗano da armashi ga kankanan mafi kusa inda aka shuka shi basics ɗin kenan shi kuma nau'in tsirrai na boraj yana jawo hankalin kwari kamar su zuma da mafarautan kwaro wanda kan taimaka gurbata da kuma kare shukan kankanan sai jerin nau'oin shuke shuke masu kama da kankana shi kuma yadda za'a jeranta su ya haɗa da haɗa shukoki a lambu guda ɗaya ba rashin shi kano gurin shukoki a cikin ira iren kankana a qalla inci shida zuwa inci sha biyu a tsakanin shukokin wanda hakan zai iya taimakawa kasamu iri iri a inda aka shuka kankanan shi kuma abu na biyu shine a dasa ma'ana wannan yana nufin a shuka iya kan nau; in shuka ko iri na kankana a kewa da inda aka shuka kankanan na a ƙalla ƙafa daya zuwa ƙafa biyu a tsakanin inda aka shuka wanda hakan zai iya samo wanda zai iya samo a samo sha make tsakanin cututtuka da kuma kwari wanda zasu iya lalata shukar kankana abu na uku shi kuma shine ka maiyar shukoki iri iri daban daban a rukuni daya na gubar shuka a inda aka shuka kankana wanda ake so a samu kaman shuka guda uku ko guda hudu a kowani rukunin nau'in iri na shuka kafin wannan rukunin na shuka wanda hakan zai taimaka warin mayar da hankali da ƙirƙiran tasiri mai mafani tsakanin shukoki wannan ƙadan daga cikin abubuwan da ya kamata a kula da su kenan a jerin nau'oin shukoki masu kama da kankana wanda in ana sawa a shukan kankanan ne za'a iya hada wa da wa 'yan nan jerin shukokin ta yadda za'a samo a lambu ko kuma inda aka siyo kankanan mafi kyau da kuma tsari da kuma wanda zai ƙaru dashi daga cututtuka ko kwari wanda zasu iya lalata sheri iri ƙadan ƙadan ko kuma wasu tsirrai aka shuka a gurin kanka

yauwa tambayar mu ta gaba itace wani rawa ne ciyawa take yake takawa? a lokacin da ake shuka iri na kankana to ciyawa yana taka rawa daban daban? a inda ake shuka da iri na kankana amma kaɗan daga cikinsu zan mu gayyansu ba daɗewan nan? wanda eh shi ciyawa yana taka mahimmiyar rawa wurin shuka irin na kankana wanda yake bada alfanu masu yawa wanda ke inganta lafiyar girma da kuma yawaitar samar da ƴaƴan itacen na kankana a inda aka shuka kankanan to abu na farko dashi ciyawa yake taimakawa a inda ake suka kankana shine yana yin tsari yanayin tsarin zafi da sanyi da shi kanshi ƙasar da za'ayi shukar a cikinshi wato shi ciyawa yanai tsatstsara wannan yanayin na zafi da sanyi inda za'a shuka shi kankanan wanda kankana zata bunƙasa a tsari na ƙasa da wanda be wuce eighteen degrees shine shine degree celcius wanda be wuce sha takwas ba da kuma degree celcius be wuce talatin ba a irin wannan yanayin tsaki tsakankanin wannan yanayin to shi ciyawa yana taimakawa wurin yanayin tsarin zafi da sanyi wanda ke bug wanda zai taimaka ma shi um kankanan tayi girma kenan? sannan abu na biyu shi ciyawa na kare ƙasar daga tsawa shine daddarewar ƙasa kenan musamman ƙasa inda yake gangara inda shi filin inda za'a shuka kankanan kenan yake a gangara ba a flat yak ba ai shi ba irin yana inda ba ai gangare yake ba ko ƙasa da yake a sake ma'ana wanda baya kama jikinshi ba laka ba to wannan yana taimakawa wurin tsari da kuma samar da yawaitar taki a ƙasar abu na uku yana gudanar da taƙaita ƙwari da cututtuka ga ƙasar kamar su ciyawar bambaro ko yankakken cikawa? wa'innan nau'i na ciyawa suna taimakawa wajen hana ƙwari da cututtuka samar da shinge da ze raba su da cututtuka da su ƙwarin da da zuwa ga shi iri na kankanan sannan abu na huɗu kuma shi ciyawa a inda ake shuka kankana yana bunƙasa takin ƙasa a daidai lokacin da shi ciyawar ta ruɓe kenan ma'ana in shiyawar ta mutu ta ruɓe ta faɗi a inda aka shuka kankana a gurin to yana ƙara um yana yana ƙara ma ƙasar alfanu na taki ma'ana shi wannan ciyawa da ta mutu kenan ta kan zama taki a inda shu aka shuka kankana wanda akayi? ƙasa lafiya da kuma um yanda kankanan zata girma cikin lafiya da kuma um shin ta samu shinge daga wasu cututtuka da kuma um ƙwari wanda zasu ita cutar da ita

Wato a yayin lokacin da aka zo shukan kankana, wato ana so a san, menene amfanin wato shuka kenan shuka irin kankana kenan na da kuma da iri da ake kankana wato menene amfanin su, toh! a inda aka zo wurin noman kankana, mutum guda biyu ne kamar yadda muka fad wato shuka iri na kankana, kai tsaye a kasa da kuma shuka iri na kenan a jikin wato wane, wato, iri kenan ko wane shuka kenan toh amfanin shuka kai tsaye ko kuma shukan iri na kankana a kasa wato yana da amfani sosaii da sosai kaman shukan irin kai tsaye, baya bukatan aiki da yawa ko da an samu irin za'a iya shuka shi ko a kasa a kasa, ko kuma baya bukatan a fara shuka shi a cikin wane gure wanda yake a rufe ko kuma a bosar da shi wato wasu irin ana iya bosar da su ne tsannan a je a' sa su a' wane wure ko kuma wane wato musipi, inda za a iya rufe shi, saboda ya samu, ya fara yin kai Tsannan kuma shuka iri kai tsaye yana kawo karfi da kuma zurfi na jijiyan shi wannan shukar kankana wanda ze kara lafiya da kankanan Tsannan kuma, amfanin shuka iri kai tsaye yana yana, ya fi sauki wurin kashe kudi, ma'ana ba kashe kudi kenan wurin yin shi, kuma wurin noman shi wato ba sai an fara sayan wani iri da aka da fara tsarrafa shi ba ko kuma wanda yace, ya san wane cewa irin ya fara yin suru tsanan kuma a sha shi a wane na'ura da zai fara wato, sha shi ya fara yin toho ko kuma ya fara yin ido toh shi shuka kai tsaye ba ya bukatan wannan toh yana da sauki wurin kashe kudi. Tsannan kuma, amfanin shuka wato na da shi kenan na kankanan, shi yana da amfano na fara suro ko fara a lokacin shuka shi da yadda ze fara suro nan da nan ba tare da ya wane bata lokaci wurin fara girma ba ko kuma wurin fara yin soro kenan ko kuma wurin fara ido. Dama can shuka kai tsaye, irin shi daman ya fara yin ido ko dasa shi za'a yi, sai da kowai ze cigaba da yin soroci na Sauran na kuma shukan dashi na kankana yana da amfani kuma yana da sauki wuren kula da shuka daga kwari da cuta gabatar da su a waje. Wato in de a ka shuka wato dashan na kankana wato ana shuka shi daman a wure na, inda yake wurin, a rufe shi toh kafin a fita da shi waje wato yana da kyau, yana da sauki wurin kula da shi daga kwari da kuma cuta Tsannan kuma, a dashe da shukan, ya na ba da dama wurin da shi kan shi kasa da za'a yi shukar a cikin shi musamman domin kankana, wurin kara taki da sunadarai

Wato bayani na gaba, ana son a tsakanin wato dashe wato ko kuma shuka a kan tudu da kuma tosha shuka kenan a kan kasa wadda yake wato ba'a ba Wato a lokacin da a ka zo shuka, ko dasa doya, wato akwai hanyoye guda biyu mafi sanuwa, da aka fi wato sanin su kenan, wanda aka fi sane aka fi amfani da su wato shi dabaran dashe a kan tudu shi ana hada tudu, wanda ya tasa kenan, wanda ya dan daga kenan yadda aka yi kafa uku zuwa kafa hudu a fadi. Wato ana tara kasa ne haka, sai a dan tara kasa saboda ya yi dan sama, yayi tudu kuma yana kai kafa wato daya zuwa biyu, tudun kenan a tsowo tudun yana kai kafa daya zuwa biyu a tsowo tsannan a fadi kuma yana kai kafa uku, zuwa hudu tsannan ana cika tudun da kasa da hade-hade na na'iun kasa, daban-daban na, ana sa taki daq kuma kwayoyi na halita. Wato wanda za su taimaka wa wannan dashen kenan na doya in an yi da samu ya girma da wuri Tsannan kuma ana shuka doya ko iri na doya a samar tudun na wanda ze zamana cewa in an shuka shi zai kai zurfi na inci biyu zuwa inci uku wato zurfin shi kenan a cikin wannan tudun da aka haka ana shuka doya a cikin shi na kallon de zurfi na inci biyu zuwa inci uku ya zauna cewa kasa ma ya lulube shi ba'a bar shi wannan a' a' shukan doyan ya zama da cewa a bude ba, iska na iska na dukan shi da shi a kasa ko kuma wadda yake a' wanda yake lebruca a kan tudu ba tsannan ana shi amfanin shi shi ne ana bar ruwa a kasa lokacin bayan lokaci toh lokacin bayan lokaci na da kyau, ana kenan tsannan ana kula sosai saboda kar ruwan yayi mai yawa wato ya zamana cewa ruwan da ake sa wa din yazamana cewa ruwa ne wanda ana lura kar ya zo a sa ruwa da yawa ko kuma ruwan ya me yawa ko kuma a samu ruwan ya zamana cewa ya zauna a wane wuri ta yadda baya wucewa Tsannan shi ma, kamar dashen tudu ana shuka shi a kasa a kasar a kasar noman wato inda ake shukawan wato a' inci biyu zuwa inci uku a' kasar lebar din kenan Tsannan kafin a yi shuka, ana shirya lebur na kasan wato ana tattauna shi da sassauci ko haki da zurfi na kai inci takwas zuwa inci goma. Wato ana tattauna kasan kenan da inci takwas zuwa inci goma kafin a ma yi dashen

Wato bayani na gaba, za mu lisafa wato amfani da rashin amfani na, wato shi wannan a yanayi ko kuma wato nau'i na wato shuka akan da kuma shuka a kasa wanda yake a kan lebar amfanin su da kuma rashin amfanin su a yanayi na wato, yanayi, sauyin yanayi da kuma yadda shi kasan wuri yakke toh za muyi amfanin su a cikin karkashin wadannan abubuwan, za mu fada amfanin su da rashin amfanin su karkashin wadanna abubuwan guda biyu. Na yanayin wuri, da kuma irin ma kasan ma da za a shuka so abu na farko da za mu fara dubawa shi ne za mu fada wato amfanin shi, wato a' nau'i na dashe a kan tudu kenan gani nan za mu fada amfanin su Amfani na farko shi ne yana bunka samar da hanya, wanda ruwa zai samu hanyar wucewa, wato in aka yi kan tudu, bayan tudu, bayan tudu wato wannan tudu yana samarwa da shi ruwa kenan, hanyar wucewa, sannan yana duma ma kasa da sauri a lokacin bazara saboda doya ya samu daman surowa a lokacin yin shi wato a lokacin da ya zamana cewa lokacin ne na wato. noman shi doyan kenan wato yana saurin dumama kasa shi wannan wato tudun kenan, yana taimaka sosai wurin samar dumama kasa. yadda zai zamana cewa, lokacin yin wato lokacin shuka ko lokacin nomar wannan doyan doyan ya samu tsurowa da wuri Tsannan tudun kasan da aka yi, na shukar yana samar da tsarari na wucewar iska saboda samar da karfi da lafiyar rajijiyar doyar wato shi kan shi doyan zai zama cewa an shuka shi a kan tudu ne da iska in ya zo wucewa, yana wucewa da wuri. da yadda zai zamana cewa ya samu shi kan shi doyan ko kuma jijiyan doyan ya samu iska sosai da sosai yadda ya kamata sannan amfani shi wato shuka a lebar kenan yanayin shuka akan ko kuma yanayin shuka a kasa wato wanda ba akan tudu ba shi ya fi sauki wurin shirye-shirye kuma baya bukatar sai anyi aikin yin wani tudu duk kafin a zo a shirya shi ko shi a kasa aka shirya shi ba zai anyi wani tudu ba. Shi daya daga cikin amfanin shi kenan. kuma shuka a kan lebar din kasa ya fi sabar da wato tsarrari na shuka sabodi yana cin wuri inda za'a yi shukar da yawa, saboda a samu doya da yawa a yi girbi wato shi inda yake ba sai anyi tudu ba shi amfanin wannan wato shi ba sai anyi wato wani tudu ba. Da an zo kawai, za'a shuka shi ne a ko ina ze zamana cewa ba baya da wani iyaka da za'a iya shuka shi, za a shuka ne da yawa ba kamar na shuka a kan wato tudu ba toh saboda in an zo girbi, za a iya girban doyan da yawa saboda yana ba da dama shuka da yawa a tsannan kuma yana da sauki wurin daidaita yanayin bar ruwa yadda ba zai yi yawa a wuri daya ba toh wadannan sune amfanin wato yanayin shuka akan tudun tsannan kuma da shuka akan lebar shi kuma rashin amfanin shi, na rashin amfanin shuka a kan tudun wato, yana bukatar aiki sosai musamman inda za'a yi shi babu inji ma'ana in de ba wani na'ura na zamani za a sa ba toh za a cewa ana aiki sosai da sosai akan shi kafin a zo ayi shuka. sannan da shi aka na rage samun na doya da yawa. saboda yin tudu yana cin wuri sosai Maganan da muka yi kenan dazu, akan shi yin tudu din, in anyi tudu din toh a nan ne kawai za'a yi shukan banda wani wuri. Toh wannan yana takaita samun shi yawan irin doyan kenan ta yadda in an zo girbi, ba za'a girba da yawa ba ba kaman inda in aka yi ba kamar in ba'a yi tudu ba. Wato wadannan kadan daga cikin rashin amfanin, wato a nau;i na noman doya a kan tudu kenan sai rashin amfanin noman doyan a lebar a kasan da yake lebar shi shuka a kasa inda yake lebar yana so ya samun wurin wucewar ruwa ya zama matsala tun da shi ba'a mai tudu ba to wurin wecewar ruwa ruwa wurin wecewar ruwa kenan anyi bar ruwa yana zama matsala a wurin Tsannan a lokacin bazara, kasan na daukan lokaci wurin sanya kasar wurin da dumi wato a lokacin bazara, shi, kasar lebar din kenan yana daukan lokaci kafin ya zama cewa kasan ta dan samu dumi saboda shi wannan shukan ya zamana cewa ya samu wato dai dai abun da yake so na

Toh um maganan mu na gaba ana so a san ra'ayin meyasa ake wato yin noma na dashe akan tudu ko dabara ne dake hade da noman akan wanda wato fadin shi ya kai akalla kafa uku zuwa kafa shida da kuma tsawo na akalla wato tashinshi kenan na tudun shi wanda kai akalla kafa daya zuwa kafa biyu wannan dabara yafi kyautuwa ma noman iri nau'in doya da makaman tansu kamar gwaza da dankali wannan nau'in na noma yana samar da guri ko hanya da ruwa zai wuce cikin sauki kenan wato a duk lokacin da a kayi wato wannan nau'in noma na kan tudu wato ruwa kan samuwa wato hanyan wucewa mai sauki kuma yana daidata yanayin zafin zafi na kasan toh wannan wato um nau'in noma yanada shirye-shirye daban daban da ake yi kafin ma ahh fara yin noman misalin na kan kasan noman shi kanshi yadda za'a shirya shi wato ana hada kurya tare da amfani ko fadi na kasa da taki da kuma kwayoyin hallita masu kara ma kasa taki sa'an shuka sannan ana shuka ciyawa masu alfanu ga gona ko inda za'a yi shuka wanda wa'annan wato ciyawa sunada amfani sosai da sosai a yayin da akayi shukan shi wannan iri na doya a kan tudu saboda su wannan ciyawan zasu zasuyi amfani sosai ku kuma zasu taka rawa sosai rawan gani sosai gurin wato um daidata yanayin wato girma ko kuma lafiyan wannan irin na ciyawa sannan dabaru daban-daban da akeyi na ban ruwa kenan wato shi shi ne wato shiri na gaba a tabbatra da samar da magudanar wa mai inganci wato a tsakanin kurya kenan ko kuma a tsakin tudu kenan ai kokari a samar da wato magudanarwa wanda ruwa in yazo wucewa zai wuce cikin sauki ba tareda an sama matsala ba sannan a samar da ciyawa wanda zai taimaka ma shuka wajen samun danshi da yake bukata wato shi dama shukar wato doya yana da bukatar danshi dan ruwa ruwa kenan a jikinshi to wannan shukan wato ciyawan zai taimaka wajen rike danshin nan saboda amfani wannan shukan sannan sun da kwayoyi daga kwari kenan sannan akwai yadda ake sarrafa wato iri shi irin doyan kenan a kiyaye shi daga kwari ana zagaye gona da irin na shuka dakan em daga kan gwaza da doya da wasu nau'in shuka wanda hakan zai taimaka gurin dakile kwari daga shukuki wato shi kanshi shukan doyan kenan idan an shuka shi yana da kyau a zagaye shi da wani iri na wani shukan ko gwaza ko kuma dankali haka sannan a tabbatar da samar da wato yawan shara share gona yawan share gona ana tsabtace shi kenan da cire ciyawa marasa amfani ko kuma datti saboda rage wato yaduwar kwari ko kuma kwayoyin cutar da za su cutar da wannan shukan

Toh tambayan mu na gaba shine wani gaba ne na irin doya mai tsiro ake amfani dashi gurin noman doya to, akwai wato gabobi da yawa da ake amfani dasu wurin noman shi kanshi doya din wato akwai irin gaba na doya wani gaba ne karami na doya wanda yake dauke da wato ido kukuma ace irin tsoro dinnan na akalla guda daya a jikin shi sannan wannan nau'in ana amafani dasu ne musamman gurin noma gurin noma irin nau'in doya kuma suna matukar taka rawar gani gurin samar da doya wato su wannan wato irin gaba din na na doya wato suna da matukar amfani saboda wannan ido din ko kuma wannan tsiro da suke dashi a jikinsu to ga um kadan daga cikin wato yadda ake shuka gaba doya din shi wannan mai tsiro din za' ace kukuma mai ido ko kuma wanda ya dan fara yin wato dan tsoro kenan a jikin shi wato ana yadda ake shirye-shirye gabar doya dinma kafin ma ah um fara shukan nasa abu na farko, wato zaban doya mai lafiya wanda babu kwari kukuma ma wanda babu ciwo a jikinsa gaba daya wato shi kanshi doyar ma da za'a shuka a tabbatar da wannan wato doyan wato um bayi da wani rauni a jikinshi babu kwarin da ya shiga jikinshi kuma bayi da ciwo a jikinshi a samu wato doya mai lafiya kenan sannan zabbaban doya da za'a shuka ana yanyankashi ne zuwa kanana na akallal girma inci biyu ku kuma zuwa uku wanda ko wani gaba yana tare da tsoro a jikinshi wato shi wannan doya da za'a yanyanka a tabbatar cewa duk gabar da aka yanka a tabbatar akwai tsoro ko kuma ido a jikinshi sa'anan kananan yankan doyan ana kula dasu a guri mai dumi wato inda ake ajiye shi ya zamana akwai dumi inda babu sanyi ko danshi na akalla kwana kwana biyu zuwa kwana hudu wato irin yadda za'a boye shi kenan a wajen yakai irin kwana biyu zuwa kwana uku yadda ake shuka gabar sannan an ayin shukar ne a ko wani farkon damina kukuma lokaci da kasa take da danshi da kuma dumi wato wato a lokacin da damin ta fara kenan shi ne a lokacin daya kamata a shuka su sa'anan gabar ana shuka tane a cikin kasa na akalla inci wato biyu zuwa uku wato zurfin wato iya yadda ya kamat a shuka su kenan wato a kasa sannan a ko wani shukar gaba ana bada tazarar inci sha biyu zuwa inci sha biyu zuwa inci sha takwas wato a inda aka shuka gabar daya sannan kafin a shuka ana bada wannan tazarar inci sha biyu zuwa sha inci sha takwas a tsakanin su wato ana dan bada tazara kenan sannan ko wace shuka ana rufe ta ne a kasa dukanta wato ba'a so a bar wuri bari na gabar wato a waje ya zamana cewa ana gani

Wato tattaunawan mu na gaba, shi ne ana son a kan mafi kyau mafi kyawun wato nau'in yanka da kuma adana gaba gaba na doya kenan to yanka kuma da adana adana gabar wato mafi kyau yanada muhimmanci sosai saboda tabbatr da yuyuwar da kuma nasarar samun wato ingantancen noma ko kuma lafiyyan shukan doya wato shi kanshi wannan yanada muhimmanci sosai a tabbatr da yuyuwar ko kuma nasarar samun ingantattun noma to yanada kyua a san ma wani irin nau'in yanka za'ayi da kuma wani irin ajiya ne za'a yi kafin lokacin zuwa girbi yayi wato shi kasnhi yankan doyan akwai yanda ake yin shi wato anan amfani da abu wato mai kyau kenan ma'ana mai tsabta shi kanshi abun da za'a yanka doyan dashi ya zamana cewa yana da tsafta kuma ba dakushashe ba sannan yana da kyau abar koda karamar tsoro ne a jikin ko wace gaba kaman maganan da mukayi a baya kenan duk wani gaba da za'a shuka ya zamana cewa yana da akalla tsoro kukuma ido a jikinshi koda guda dayan ne sannan yanada kyau a yi yanka mai tsafta ah wato a yi yanka mai kyau kenan saboda a..a.. a rage samun wato yanda a waje da zai iya busar da gabar da wuri wato yanda kyau kenan a a sama yanka mai kyau ya zamana yankan da za'ayi yana da tsafta bawai ya zamana ana samun irin gaba ya zamana yanada cikin doyan yana da yawa a kewayen ya kamata ace ko wace gaba ace irin cikin doyan shi kukuma cikin shi yanda yake da doyar ba ɓawo ba ya zamana cewa basuda yawa sa'annan kuma abu na gaba wurin ajiye doyan shi kanshi yana da kyau abar ko wani gaɓa ta sha iska na akalla kwana biyu ma'ana kafin a shuka shi kenan sanan a adana kukuma a kula da gaɓar doya a guri dake dauke da ɗumi inda babu ruwa kuma inda akwai iska wanda shi iska zeke hura shi wannan gaɓa kenan saboda ta dan bushe na kwana biyu zuwa kwana uku sannan a lura da yanayin zafi gurin da aka ajiye shi kanshi doyan ko wace kula da gaɓa doyyan wato shi kanshi yanain yanda za'a ajiye doyan yana da matuƘar amfani a duba shi saboda a uba yanayin zafin ya zamana cewa zafin baiyi yawa ba kuma zafin baimai kaɗan ba sannan yanada kyau a riƘa duba ga ɓa, ko wace ga ɓa akan akalla.......akai akai wato a dinga duba shi wannan ga ɓar doyan da aka ajiye kukuma aka ahhh... ije ahhh...... guri lura da alamar ri ɓewa ko wani yanayi ya canja, na ga ɓar kenan yanda da kyau a dinga dubawa akai-akai

bayani mu na gaba yana so a san wato yadda game da shukar doya da ko iri wat wasu ira iran shuk kenan kamar na wke ko masara a wuri daya wato wani tasiri yake da shi wani anfani yake da shi to ga maryar shuar iri na nau`in doya ya? iri da yawa wand ake iya shuka shi a wuri daya kamar su dankalin hausa koo dnkali na turanci ko kuma gauza wqto yin irin wannan noma na sa karin samuwa da kuma nau`ika na na doya kenan da makaman ci su da yawa a gona wato a lokacin da aka yi? shukoki da yawa a gona wato yana sa a sami wato anfani da sosai da sosai banda shi kan shi no banda bi shi kanshi wato ahh ahh doyar kenan ko kuma dankali ko kuma gauza da aka shuka wato za a sami nasara samin wasu wato amfani gona da yawa kaman naah da aka wato shuka shi wannan nao`in doya da makamanta su da wato wake kenan ko kuma ko kuma masara da kuma yana sa manoma samin dama karin wani nao`in dhuka kenan kamar yadda mukayi bayani a duk lokacin da yazamana cewa ansa nao`i na wato wasu ire-ire dama inda aka shuka wato iri a doya ko dankali wato yana sa a sai karin wato anfani gona san nan yana sa a kara ma san na yana kara ma wato kasa inganci kenan wato shi ya? da cewa akwai0 gamaryar shukoki a noma wato.. a gona kenan a lokacin da aka yi noma yana kara ma kasa inganci sosai da sosai san nan yana bunkasa wato magani kwari ta yada a loka.. a duk lokacin da an zo yin ah to peshi na magani daban daban wato na su wadan nan gamayar shukoki da akayi a gona wato ana samuu.. ana samu bunkasar shi kanshi magani kwari da yadda a duk lokacin da aka yi ma misali doya peshi na kwari san nan aka yi ma masarar da aka hada dashi s kokuma wake da aka hada da shi to ya zamana cewa wanna gamayar maga nin kwarin sun yi tasiri to don a san su sunyi tasiri sosai wao a tsakanin su kan su shukoki guda uku da aka yi gamanya da su kokuma mafi haka ko kuma shu. shokoki10 mafi yawa da aka yi gamanya da su san na yana yana rage yawan anfani da taki ko maga ni kwari wato a duk lokaci da aka yi anfani da wanna gamaryar na shukoki daban daban ko na masara da wato wake a cikin inda aka shuka doya, ko dankali ko gauza wato anfani d taki yana zama ana tsagaita shi saboda i dan aka sama takin idan aka sama wato shukar masara ko wato wake ko doya shi kanshi wato wannan taki ya isa ya anfani ma duka gamarya shukokin ba sai an sama ko wacce shuka nata ba

Toh, bayanin mu na gaba shine muna so mu san a um al'adance, wato a al'ada kenan um na mutane na da wato ana san musan yadda akeyin wato ku kuma nau'i na um shukan doya sannan kuma ana san asan wasu amfani da um wato shi kanshi nau'i na um shukar doya ta tara tudu ko kuma wasu wato abubuwa daya kamata a duba wanda zai Ƙara ma wanda in akayi, zai Ƙara ma wato shi wannan shuka kenan da akayi na doya ko kuma wasu shukoki na wani iri zai Ƙara musu um wato girma, wato wannan irin ko kuma nau'in wato yadda aka shuka yana taimakawa wurin Ƙarama wato shuka girma toh kafin ma muje kan yadda ake shukan, ku kuma nau'in al'adan shukan wato ga kadan daga cikin yadda akeyin shukan ma a al'adance na farko, ana shirye-shiryen ga ɓar doya ita kanta gaɓar kafin a shuka ta akwai yadda akeyi zaɓar ta kukuma yadda ake shirin ma ake shiryata kafin a shuka ta a al'ada a al'adace kai zance abu na farko shine shi kanshi doyar za'a iya shuka shi yanada kyau a zaɓa doya wanda yake da lafiya wanda babu ciwo babu irin kwari a cikin shi yadda zai zamana cewa in an yanka shi misali baza'a sama wato rubaban gurin a jikin shi ba sannan abu na biyu kuma shi kanshi zaɓabban doyan da akayi ko kuma doyan da aka zaɓa din za'a shuka a yanka shi izuwa gunduwa gunduwa wato a yanka shi kanana kanana kenan girmanshi be wuce inci biyu zuwa inci hudu ba a kowani gaɓa sannan kuma yanda kyau shi kanshi gunduwa gunduwan da akayi izuwa kanana ya zamana cewa a kowani gaɓar doya ana samun wato tsoro ko kuma wato irin idon dinnan ya fara tsirowa a jikinshi sannan kuma kananan yankan doyan ana kula dasu ne a wuri mai ɗumi wato a al'adance yanada kyau ana amfani da yadda in an yanka doyan to ana kulawa dashi a guri inda yake akwai ɗumi ko kuma babu sanyi ko danshi ma na ruwa wato ana kula da wannan gabar doyoyin um wadda zai kai akalla kwana biyu zuwa kwana huɗu a inda aka ajiye shi din sannan kuma um yanayin shukar a kowacce far ana yin shukar ne a kowacce farkon damina wato a al'adance yana ana shukar doya ne a kowacce farkon damina lokacin da kasa take da danshi da kuma ɗumi sa 'annan kuma ana shuka gaɓar ne a cikin wato kasa wanda zurfin sa daga sama zuwa inda za'a shuka shi ya kai zuwa inda za'a shuka ya zamana cewa ya kai inci uku zuwa hudu wato a kasa a cikin kasa kenan, a shuka shi ta yadda zai zamana cewa an shuka shi a binne shi kenan kar a bar wani shashi na jikinshi shi gaɓar kenan ya zamana cewa yana waje

wato bayani na gaba shine a naso mu yi nutso ko kuma mu shiga ciki ahhh mu fada wato yadda muyi kokum a muyi bayyani akan yadda wat shuka masu kama da garye kamar su taffannuwa dasu eh wa.. wato kare wato nau`oin shukokin doya kenan daga ciwo ko kwari ko kuma tsutsa da gona to shi wanna bayyani muna so..ana so ne muyi bayyani da to hi kan shi wasu wasu nau`oi kenan na shukoki naaa ganye wato duk wani shukoki na ganye kenan kam wato kama da irin taffarnuwa din nan wato yadda suke kare wato shukar doya kenan ko kuma na`in shuka na doya kamar su dankali, dankali hausa, ko kum airin gauza din nan da yadda shi wanna shukar na tafarnuwa ko kuma wasu shukoki masu kama da ganye zasu da kare wanna shukar doya daga kwari ahhhh san nan abubuwa da za mu duba shine su kan su wanna nau`in shukoki na ganye ko kumaaa shukoki masu kama da taffarnuwa su na da wari wato wanna warin nasu yana taimakawa wurin wato nesanta wato shi kanshi shukar doya ko shukar dankali daga ciwo ko kuma kwari daga su cutar da shi sa`an nan kuma su waddan nan gamaryar shukoki masu ganye ko kuma masu kama da fat..taffarnuwa wato suna dauke da sunadarai wanda ke wanna shu.. sunadarain wato yana kase tsutsa wato shi wanna sinadarin da suke dauke da shi su waddan gamarya shukoki masu kama da ganye, kokuma masu kama da taffarnuwa nn dauke da sunadarai wanda shi wanna sunadarin aiki shi kenan wato ya kashe wato da wani tsutsa ko kuma da wani kwaro wanda zai iya kawo lahni ma shi kan shi shukar wato doya ko kuma wato nau`in shuka mai kamar doya san nan yana kara sa ma wato shi wanna wato nau`in shuka kenan me kama da ganye ko kuma mai kama da taffarnuwa yana kara ma kasar wuri lafiya wato shi shukar wato suna da anfani sosai wurin kara ma kasar lafiya san nan shi kan su wannan gamaryar shukoki masu kama da ganye ko masu ma.. kama da taffarnuwa yanna jawo kwari wannan kwarin nan su anfani su a gona su na da anfani sosai ko ga gurin kashe wasu wato tsutsotsi ko kuma wasu kwari wanda za su iya kawo cut.. shi wato ciwo kenan amma shi kan shi doya wato samu wanna gamaryar shukoki masu ganye ko kuma masu kama da farnuwa za su jayo wato wasu kwari da za su iya kashe wanna kwarin maaa shuka wanda wanna kwarin za su iya cutar da su to wannan wannan shukar zai jayo kwarin da za su kashe wanna wato ahh kwarin kenan su kan su da za su iya cuta da shi kanshi shukar doya

To wato bayanin mu na gaba shi ne um zamui bayani ne a kan tasiri wato wato man man itacen dalbejiya kenan da kuma wasu magugunguna wato na feshi ko kuma magunguna na ƙwari masu ɗauke da to ƙwayoyin hallita da zasu iya wato daƙile wato ya yaɗuwar um tana kenan wanda zasu iya cutar da shi kan shi um iri ko kuma shuka na wato irin doya kenan ko dankali ko kuma gwaza ko kuma nau'in wannan shukoki, to wato shi man man wato um bishiyan dalbejiya yana da amfani sosai a gurin daƙile wato um yaɗuwar wato shi kan shi tana kenan wanda zai cutar da shi wato nau'in shukan doya sabida shi wannan man na bishiyan dalbejiya yana ɗauke da wasu wato sinadarai daban-daban wanda su sinadaran nan suna da maganin ƙwari a cikin shi to wannan sinadaran suna taimakawa kenan wurin kashe wato ƙwari daban-daban wanda zasu iya cutar da wannan shuka, sa'an nan kuma abu na biyu shi wannan man um bishiyar dalbejiyar yana daƙile ƙwari masu nau'i ko kuma masu wato kala daban-daban duk wani ƙwarin da zai zamana cewa ƙwaro ne wanda bazai ma wannan wato shukar doyar amfani ba, to shi wannan man itacen dalbejiya yana daƙile wannan ƙwarin wato yana hana shi kusantan ma shi kan shi shukar, sannan bayada da wani mummunan tasiri ga mutane ko kuma dabbobi, wato shi kan shi man itacen dalbejiya a du lokacin da ya zamana cewa an zuba shi, ko kuma an sa shi, ko kuma an yi feshin shi a guri, wato bazai cutar da mutane ba balle ma dabbobi ko da a ce kuwa um wari ne ko kuma ƙanshi ne, ko kuma shaƙa ne aka yi ta hanci wato wannan shaƙar da aka yi bazai zamana cewa ya cutar da mutane ko kuma dabbobi ba, ko ƙwari ma wanda basu ji ba basu gani, ko ƙwarin da basu da ko kuma ƙwarin da basu da wato um baza su yi ma wato shukar doya ba lahani to wannan bazai cutar dasu ba, dan an zuba shi a guri, sannan kuma amfanin wato shi kan shi mai na dalbejiya shi yana busar da ko kuma yana kashe ƙwaro har da tsutsa ko tana ma, wato shi wannan man man itacen dalbejiyan kenan du yana wannan yana motsar da wato in ƙwarin yazo zai cutar da wato wannan shuka kenan zai iya wannan kashe shi sannan ya busar da shi tin daga kan ƙwari ko kuma tsutsa ko tana.

Wato bayanin mu na gaba kuma, wato zamuyi bayani ne akan samuwar wato wani nau'i na malam bale bale ko malan bude littafi ko malan, um bude ido wato wani nau'in samuwarshi a guri shin yana da tasiri kenan akan wato lafiyar wato shuka ta yadda zai zama dacewa yayi tasiri gurin daƘile cuta to shine bayanin da zamuyi kenan um samuwar wani nau'i na bale-bale yana da amfani soasai wurin inganta lafiyar shukoki sabida samuwar su wato yana da tasiri ga lafiyar shuka saboda yana hana wato yaɗuwar cuta wato shi wannan kwaro na bale-bale ko kuma malan bude littafi ko malan bude ido a duk lokacin da um aka same shi a guri kukuma aka samu samuwar shi um noma, gurin noma wato yana hana yaɗuwar cuta wanda zaka a kawo barazana ga lafiyan wannan shuka sannan kuma kamar zuwa kamar zuma kenan wasu nau'in bale-bale na yaɗa sindaran wato pollen tsakanin shukoki wato kaman yanda zuma keda amfani ga fure kukuma furanni haka shima wasu nau'in bale-bale kukuma malan buɗe ido ko malan buɗe littafi suke yaɗa wasu sinadarai tsakanin shukoki wanda zai taimaka ma shukokin kenan sosai wurin tasowa da kuma samun lafiyayyar wato um abun noma sannan kuma akwai wasu nau'in wato na bale-bale ko malan buɗe littafi masu yin kwai akan shuka wato kamar yadda um wato um zuma kenan ke hawa kan fure yayi kwai ko kuma yayi kashi wato shi kansu wani nau'in na wato wannan kwaro na bale-bale ko malan buɗe littafi wato suna yin kwai akan shuka wato saboda samar da hanyar dakile kwari wanda basa abi wato basa abin, basa da abin wato duba wato basuda da amfani kenan akan shi wannan um shukan kenan wato su, duk lokacin da ya zamana cewa an samu wannan nau'in na um malan bale-bale wato in sukayi kwai akan shukan wato wannan kwan zai dakile yaduwar wato cutuci ko kuma kwari ko kuma tana ko kuma duk wani abu da ya zamana cewa ya cutar da wannan shukar to wannan kwan zai dakile shi sosai da sosai wato kaɗan daga cikin alfanun samuwar wani nau'oi kenan na malan bale-bal um wanda yake inganta lafiyar shuka sannan kuma yake dakile yaɗuwar cuta.

Wato tambayan mu na gaba wato zamuyi bayani ne akan yanda zamu mayar da wato shi kanshi bori naaaaa… zaman wato shi kanshi wannan kwaro buɗe ido ko malan buɗe littafi ko bale-bale wato gurin da suke zama kenan yadda zai bunƙasa wato banbancin halitta maaaa… shuka kenan kuma zai buƙata yanayin muhalli na shi kanshi wannan kwarin ro, bayanin da zamuyi kenan. So, abu na farko shi ne zamu samar da guri na shi kanshi wannan kwarin na bale-bale sannan samar da gurin nan ehh… ya zamana cewa yayi matuƙar amfani wurin bunƙasa nau’in iri na shuka daban-daban wato ya zamana cewa wannan guri samar… naaa… shi kanshi inda bale-bale ko malan buɗe ido ko malan buɗe littafi yasa su zauna ya zamana cewa ahh… gurin zai yi amfani gurin bunƙasa nau’in iri na shuka wato indai ya zaman cewa indai akwai wannan gurin nasu, ya zamana gurin nasu zai yi amfani gurin bunƙasa shuka domin yana bunƙasa wato kuma yana kawo juriya kenan a yanayin muhalli sannan shuka nau’in irin furenni ma a gurin ya zaman cewa a wajen da aka shuka ya zamana cewa akwai shukan nau’o’in furanni sabida waɗannan bale-balen su samu su dinga hawa suna wato ko kuma suna kawo sinadarai daban-daban ma wanda daga kan wannan furannin zuwa kan shukoki sannan kuma a sama inda ke iya shuyo da hankalin manyan bale-balen. Sannan in an samar da wannan wato gurin ya zamana wurin na kayatar da shi ko kuma an kawo wato furannin da zasu jawo wato hankalin wato manyan bale-bale wanda samuwar su a guri zai yi matuƙar amfani kenan a wajen ahhh ga ga shukoki kenan ko kuma nau’in shukoki kenan ko irin shukar ana yin shuka sannan kuma a sama wuri na musamman wanda yake gurin zai zamana mai zafi ne da wannan… sannan kuma a sama wato duwatsu ah kewaye da gurin ko kuma a wurin ma shi kanshi saboda su bale-bale ko kuma malan buɗe ido ko malan buɗe littafi zasu iya samun ɗumi kenan daga wannan duwatsu sannan kuma a samar da magudanar ruwa sabida wato amfanin wannan wato kwaron na bale-bale saboda su sha sannan guri dazu su zauna zasu samu danshi-danshi ko gurin wasa. To yana da kyau a samar da magudanar ruwa saboda yana da amfani wurin ajiye su kansu wannan kwari na bale-bale ko malan buɗe ido ko malan buɗe littafi.

Wato bayanin mu na gaba shu ne zamu yi bayani ne akan yanda wato manoman Nigeria wato suke fuskantar wato kalubale da dama wajen iya kulada wato wurin da shi kanshi za'aayi kiwon wannan kwaro na bale-bale ko malan buɗe ido ko malan buɗe littafi, wanda ah toh, kiwon shi zamana ya bunkasa harkar noma wato a kasa baki ɗaya wato bayanin da zamuyi kenan wato akwai kalubal da dama da manoma suke fusakanta a Nigeria kadan daga cikinsu shi ne wato.. wurin da ya kamata ma a ije wanna maa... bale bale ko malan bude ido ko malan bude littafi wato ana mayar da ainihin yanayin wato wajen zaman su wato inda suke rayuwa kenan kamar da suka da inda wurare ne na ciyawa wato dama sunfi zama irin wurin suna wato duk wani guri da ya kamata ace nan ne gurin zaman su kaman daji kukuma gurin na ciyawa, wato ana mayar da wurin wurin noma kuma noman m da ake yi ɗin noma ne wanda bayada alfanu gasu kansu wato ermm... wato su wannan kwari na bale bale kukuma malan bude ido ko malan bude littafi sanan kalubale da ake samu na gaba shine wurin da suke zube din ana yawaita noma da yawnan maganin kwari wanda wannan maganin kwarin yana iya cutar dasu daya rage yawan ma yawan su wannan bale bale din ko malan bud lttafi saboda n anyi sa'a akwai maganin kwarin da in an sa wato su kansu wa'annan kwari basa iya zama ma a gurin balle ma suyi rayuwa ma har su amfanr da wato shukan da akayi to wamman ma ba babban kalubale bane da yadda duk lokacin sa ya zamana cewa akwai irn maganin kwarin dake cutar dasu to zai zamana cewa ba'a ma iya samun wasu a guriin wato suna yin kaura kenan suna tafiya wani wuri domin su sami rayuwa mai inganci mai kyau sanan kuma ana samun karancin wato masu noma shi kanshi wanan ahh... ahh kwaro na bale bale ko malan bude ido ko malan bude littafi saboda wasu basuda jari kukuma ahh... basuda da wato kware wa na noman shi kanshi wanna bale bale din kukuma zamani zamani yazo da wasu abubuwa da yawa wanda mutane baza su iya wurin noman shi kanshi wanan ahhh kwaro na bale bale to wannan ma ba karamin kalubale bane sabida idan aka sami wa'annan abubuwa guda uku misali ace akwai wato karancin kudi sanan akwai zuwan zamani da kuma rashin kwarewa zai zamana cewa an sama karancin su kanzu manoman da zasu noma wannan ah ah... kiwon bale bale ko malan bude ido ko malan bude lttafi

umm tambayan mu na gaba shine menene shi malam balabale ko malam ido ko malam buɗe littafi wannan ƙwaron kenan me tashi me puka-pukai guda biyu yake bayarwa a lokacin da yake ƙaura ko kuma lokacin da yayi tafiya daga wuri ɗaya zuwa wani gurin wato wane sakamako yake barwa ga rayuwar shuka kenan to shi wannan ƙwaro ko wannan halitta yana bada sakamako sosai yana temakawa sosai a rayuwan shukoki kenan zan ce ta yanayi daban-daban wato abu na farko shine yana watsa iri ma'ana inda ya sauka kenan yakan ɗoki iri irin shuka kenan zuwa wurare daban-daban ta yanda a yadda yake ɗaukan shi kuma wani lokaci yakan ɗauke shi a jikin shi ne ma'ana shi irin kenan yana mannewa a jikin shi ko ko wanda shi kan shi ƙwaron ko wannan halittar ya ci ta bakin shi wato ta wannan dalili ze maƙale a jikin shi kenan in ya ɗauka a wannan guri in ya je wani gurin ze iya wannan iri da ya manne a jikin shi ya sauka a wannan gurin saboda ya ya tsiro a wannan guri to wannan dalili yana temakawa wurin kawo sakamako na amfanin ƙaura kenan na shi wannan malam bale-bale izuwa rayuwar shukoki sannan abu na biyu da yake temakawa da shi shine wato shi a lokacin da wannan bale-bale ɗin yayi ƙaura ko yawan tafiye-tafiye tafiye-tafiyen na shi, wannan ƙwaron yana temakawa wajen yaɗuwar wasu sinadarai daga wannan wuri zuwa wani wuri wato shine a lokacin da shi wannan ƙwaro ya tashi kenan ya samu sinadari a wannan guri sinadarin da ke iya temaka ma shuka kenan a lokacin da ya ɗauke shi a wannan wuri ta jikin shi ne koko cikin cikin shi wato ta bakin shi kenan a lokacin da ya je wani gurin to wannan sinadarin da ya ɗauka a wancan gurin ze temaka ma wannan shi shukan da ya zo kan shi kenan ta jikin shi wa'enda suka manne daga jikin shi ne wato sinadaran da suka manne a cikin jikin shi kenan za su temaka ma wannan shukan da ya sauka a kan shi ko kuma wani lokacin ta kashin da shi ta yanda shi wannan ƙwaron yake sau umm bada wannan sinadarin yana yin kashi akan wannan shukan wato wannan kashi da yayi akan wannan shukan wannan sinadarin da yayi kashin shi ze amfani ma wannan shukan kenan

tambayan mu na gaba shi ne ana so a san tayaya ne shi wato bale-bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi yake temaka ma lafiyar shukoki a wuri na yanayin muhalli ko kuma bambancin halitta wuri kenan a wurare daban-daban na ƙasa to abu na farko shine yana samar da abinci ma wasu ƙwari kenan ko kuma wasu dabbobin wato shi wannan bale-bale ko wannan ƙwaro na malam buɗe ido ko malam buɗe littafi yana samar da abinci ma wasu ƙwari ko dabbobi kamar su jemage umm tantabaru gizo-gizo da wasu ma ƙwarin daban-daban to wannan ƙwaro yana temaka mu su saboda samun a samu abinci sannan yana kiyaye shi wurin bale-balen kenan yana da kyau a kiyaye saboda wanda yake ɗaukan bale-balen kenan a kiyaye shi saboda shi bale-bale samar da shi a wuri yana da matuƙar amfani musamman ma in ya zama gurin yana ɗaukan shi bale-balen da yawa kenan to yana da alfanu sabida kula da lafiyar yanayin muhalli kenan da kuma bambancin halittar shi wannan bale-balen saboda shi bale-balen yana da umm nau'i na shi daban-daban to yana da kyau a kiyaye wannan gurin na yanayin lafiyar muhalli da yanayin bambancin shi nau'in wannan malam bale-balen to yana da kyau a kiyaye wurin da su suke zama kenan sannan shi wannan bale-balen a inda yake ƙaura yana temakawa kenan yanayin tafiye-tafiyen shi yana temakawa wurin yaɗa shi wasu sinadarai masu alfanu ga shi shukoki ko kuma shi kan shi wurin umm muhalli kenan da kuma wasu umm halittu daban-daban saboda samun lafiya kenan a jikin su in suka ci wannan sinadarin da shi wannan umm ƙwaro shi na malam buɗe ido ko malam buɗe littafi ya ɗauko daga wani gurin ya kawo mu su to wannan ze temaka musu wurin samun sinadain da ze ƙara musu lafiya a jikin su

To, tambayarmu na gaba a nan ita ce um shawarwari ko kuma a ce matakai na farko ke nan, daban-daban da abubuwa da ya kamata a ɗauka a kan ilimi na koya wa manoman Najeriya amfanin shi wannan um noman shi bale-bale ke nan. Ko kuma malam-buɗe-ido ko malam-buɗe-littafi, wannan ƙwaron ke nan Watau a nuna musu amfanin noma mai inganci a kan wannan ƙwarin To akwai matakai da yawa amma kaɗan daga cikinsu shi ne watau abu na farko shi ne, um ya kamata a shirya karatu karatu ke nan da bita a aikace ga manoman a kan yin noman shi bale-balen ko kuma malam-buɗe-littafi ko malam-buɗe-ido, a kan wannan ƙwaron ke nan. Watau shi wannan yana nufin ke nan a koya musu a aikace a koya musu, watau masana su nuna musu ke nan suna yi suna kallo saboda su gani su san yadda ake yi kuma To shi ne karatun da ya kamata a koya... matakin da ya kamata a ɗauka ke nan na farko a kan karatun bita ɗin nan a kan manoma na waɗanda za su yi noman wannan ƙwaron ke nan Abu na biyus hi kuma shi ne ya kamat a jawo hankalin manoma a kan su rage ko kuma su taƙaita yin abubuwa ko kuma zubar da abubuwa wanda zai iya cutar da wannan ƙwaron na bale-bale ko malam-buɗe-littafi ko kuma malam-buɗe-ido watau duk wani abu da zai sanya ya zamana cewa shi wannan ƙwaron ya cutu to yana da kyau manoma su rage yin shi ko kuma in ma wani abu ne wanda ake zubawa na ƙwari to ya kamata a taƙaita zuba shi saboda kar ya cutar da waɗannan ƙwarin. Sannan abu na uku, mataki-matakin da ya kamata a ɗauka gurin nuna ma su manoman Najeriya amfanin wannan noman ƙwarin mai inganci shi ne, a shirya makaranta, watau shi ne kamar a gina gidauniya ke nan inda su manoman za su haɗu ma'ana su haɗu da juna ke nan daga su kansu masu koyarwar da su masana a kan, ko kuma na ce masu ilimi, masana ke nan a kan wannan harkar. To za su haɗu saboda shawarwari da za su ba wa su masu noman da kuma abubuwan da ya kamata su sani watau kafin su shiga harkar noman ke nan.

wato wannan tambayan yanaso musan abubuwa ko kuma tsara tsare da za'a iya kiyayewa saboda a samu hadakar noman bale-bale a cikin gwajin yadda shi za'ai noma kenan wato asamu abubuwan da za'a kiyaye saboda asamu hadakan noman bale-bale da wani nau'in na shuka ke nan akwai abubuwa dayawa da ake kiyayewa saboda asamu wannan hadakar na noma um sunada yawa amma kadan daga cikin su sune shine za'a samu shuka wato nau'in fure wato ashe inda akai shukar kenan ko kuma aka samu um ake samu wato shi bale-balen kenan wato za'a samu nau'in fure a shukar shi wanda zai iya ko kuma zai bada sako zai samar da abinci ga shi wannan bale-bale kenan ko kuma wato in nace bale-bale ina nufin malam bude idu kenan ko bude littafi to yana da kyau asamu shukar fure wanda zata bada abinci kenan ga wannan kwaro ko ince ga wannan dabbar abu na biyu shine a samu wuri wanda ze iya bada hadaka shi da inada shi bale-bale su inda bale-bale ke taruwa kenan saboda su samu surika tafiye-tafiye wato asamu gurin ya zama da cewa gurin da suke da gurin da'a ka shuka ya zamana cewa suna da hadaka kenan sabida su wannan bale-bale su samu surika tafiye tafiyensu ba tare da takura ba ko matsi yazamana cewa da inda suke rayuwarsu bale-bale da inda akai wannan shukan suna da hadaka babu wanda ke cutar da wani kenan sannan abu na uku yazamana cewa a rage ko kuma adakile ko kuma ma adena amfani da shi wannan abu mai kamar maganin kwari kenan a shi inda akai shukar ko kuma inda su wannan kwari suke taruwa wato su bale-balen kenan ina da um ko kuma ince um malam bude littafi ko malam bude idu to yana da kyau arage amfani da maganin kwari da ze cutar da su a wannan guri da suke taruwa kuma yanada kyau asamu wasu nau'in shukoki sabida su wannan bale=balen su sami abicin da zasu dinka ci kenan a gurin da suke zama a inda akai wannan shukan yana da kyau a samu wasu nau'in shukoki ko wanda zasu ba wannan bale-balen abinci ta yadda za'a samu hadaka da su bale-balen zasu zauna a wurin saboda ga abinci sannan ga wasu nau'oi na shuka kenan da aka shuka a wurin

Um wannan tambayan kuma yana so ya ne wato a kiman ta wato yadda shi bale-balen zai iya zama wato alama ko kuma ince abar alama wani da anganshi zaga cewa akwai alamar wani abu wato musamman na sauyin yanayi kenan wato yanayin gari ko yanayin kasa wato acikin nigeriya to shi wannan kwaro ko ince dabba ta bale-bale ko ah ince malam bude littafi ko malam bude ido yana zama wato abar alama mafi girma kenan a lokacin da aka samu sauyin yanayi sabodaaa yanayin su um halittar su wato sunada um hankali sosai da sosai Allah ya basu basira kenan wato a duk lokacin da aka samu wannan canji ko kuma sauyin na yanayin wurin da suke yin mu'amala kenan wato akwai abubuwa dayawa da za'a duba saboda a kimanta yadda ake gane cewa akwai sauyin yanayi kenan da shi wanna kwaro wato zaka iya cewa a gurin yana zamana cewa akwai yanayin zafi ko sanyi na shi gurin to shi wato bale-balen dama ansanshi a gurine yana zama guri ne wanda yake ba sanyi sosai to ganin shi agurin za iya zamana cewa um an samu sauyin yanayi kenan ko sau canjin yanayi kenan na wuri ko kuma ince na nigeriya a inda yake zaune kenan a cikin nigeriyar wato akwai sauyin yanayi idan akaga wannan kwaro agurin sannan bambance bance wuri misali wannan yana nufin idan aka ganshi anan gurin gobe aka ganshi a wannan gurin ,gobe aka ganshi a wannan gurin to alama ne na cewa wannan wuraren dayake zama har yake tashi ana samun wato wannan guraren dayake zama ko yana tashi wato a wannan wurin inya zauna ana samun bambacin yanayi daban-daban dayaji yanayin bai maiba zai tashi yakoma wani wurin anan ma in ansami wani sauyin yanayin zai tashi yakoma wani wurin to a haka a haka saiya zamana ansamu bambance bancen yanayin gurin zamansu musamman su wannan bale-balen duk inda aka gansu wato suna da sauki ta yadda ana ganin su za'a lura cewa yanayin gari ko kuma za'a gane cewa alama na yanayin gari ya canza ko kuma sauyin yanayin guri yacanza duk inda agansu zaka san cewa a wannan guri akwai cangin yanayi kenan

Wato a tambayan mu na gaba shi ne ana so asan bayani akan yadda muke tinanin cewa wato lafiyan shi kanshi wannan kwaro na bale bale ko malan bude ido kokuma malan bude littafi yake da... wato lafiyansu kenan yake da matukar tasiri a wurin wato samun wato noma mai inganci kenan sannan kuma da yadda wato ahh su kansu kwari suke kawo cikas wato a kan shi kanshi ahh wannan noma mai ingancin toh, ahh abin da zamu duba shi ne, shi kanshi gaskiya dai lafiyan bale bale yanada matukar tasiri akan samu amfani gona wato a duk lokacin da ya zama cewa akwai bale bale a guri toh akwai nau'in bale balen da shi kanshi yana taimakwa wajen samun amfanin gona sannan kuma yana kawo cikas ma kwari dazu iya wato cutar dasi kanshi wannan amfanin gonan, ya zamana cewa ba'a samu amfanin gona mai inganci ba toh kadan daga cikin abubuwan da zamu iya la'akari dasu shi ne wato <inhales> zamu iya samun wato karin amfanin gona wato a dik inda su kansu wannan kwarin suke na bale bale ko malan bude ido ko malan bude littafi toh, akwai za'a iya samun wato karin amfanin gona akan wato ainihin yadda aka shuka shi saboda a dik lokacin da su bale bale suka zauna a guri sukan akwai su tarin yawa suna daukan iri wato a jikinsu kokuma suna cin iri ma ta yadda zasu iya tashi daga nan guri su kuma wani gurin suyi sannan kuma ah zasu iya yin kashinshi a wanda suka ci kenan irin da suka ci zasu iya kashinshi a wani gurin saboda wanna kashin ma yana dauke da iri da suka dauka kenan a cikin su ko kuma wanda suka dauka a jikin su to a duk lokacin da wanna irin ya fadi a gurin to zai iya zamana cewa irin nan ya taso ya girma wato saboda a samu karin wato anfanin gona san nan kuma akwai wato nau`i na wato bale bale da yake da anfani sabidaa yana fa.. suna farautar wato fari kenan masu cutarwa da wannan shukan wato akwai ahh wato na wasu nau`oi na bale bale, ko malam bude ido, ko malam bude littafi wanda su alfanin su kawai akan wato noman ko akan shuka wato shine su farautin wato kwari masu cutarwa sannan kuma lafiyar wato bale bale a guri yadda yake tasiri wato yana taimakawa wato wuri sarrafa kwayoyin hallita kenan sabida ahh suna rage wato bukatar anfanin wato da maganin kwari saboda kamar yadda muka yi magani su wayannan wato ahh ahh bale bale suna wato ciyen ko kuma suna kashe wato wasu kwayoyin ma ko kuma wasu wato umm kwari da yadda ba sai an.. anfani da wani maganin ahh kwari ba saboda anfani da magani kwarin shi kanshi na rage wato yadda umm zai zamana cewa ya cutar daaa ko kuma warin shi ya cutar da wato yanayin muhalli ko kuma ya takurama mutane da suke kewaye ko kuma suke wato umm kusa da wannan inda aka maganin kwarin toh samun wannan malam bale balen zai taimaka wur.. suna taimakawa wurin kashe wato wasu kwayoyin hallita da zasu iya cutar da wannan shukar gurin yadda ba sai an wani sa maganin kwari ba

toh a bayanin mu na gaba wato zamu yi bayani ne akan yadda wato za'a Ƙarfafa giwa gurin wato shi kan shi yawa na wato shi wannan malam balele ko malam buɗe littafi ko malam buɗe ido abu a noma sannan ta yadda za'a samu goyon baya wajen wato yin noma mai daure wa kenan a nigeria ta yadda zai daidaita kula kuma da yaniyin muhalli wato shine abunda zamu tattauna kenan dashi a yau wato yadda zamu goya baya kuma ma mu Ƙarfafa gwiwa akan yawan ato bale bale kenan a noma sabida... ya samu goyan baya warin samun gurin samun wato amfanin gona mai daure wa shine akwai wato wasu na'oi na su kan su wannan a a bale bale wanda su nau'in su kawai suna farautar wato kwari wanda suke lalata shuka toh idan ya zama cewa wato a gona wato a samu irin wannan bale ale din zai taimaka sosai saboda zasu zamana cewa suna farautar kwari ne wanda suke lalata shuka sannan a san a samu juriyar yanayi wato muhalli wata zumar cewa dai da ya zama cewa akawi ya waitar wannan bale bale din toh ana Ƙarfafa gwiwa sabida ana samun juriyar yanayin muhalli wato samuwar using mana cewa ana sarrafa yadda ake amfani da maganin kwari sannan kuma a wannan maganin kwari zai zaman cewa ba'a sa shi sosai ta yarda zai cuta da shi kan shukan balle ya cutar da al'uma sannan kuma ana samun jujjuyawar wato a sinadari kenan da suke da amfani a shuka na daban daban sabida a duk lokacin da aka ce akwai wato shi wannan bale bale din ko malam bude ido ko malam littafi a gona indai akwai si a gona to akwai yiwuyar za'a samu jujjuyawar wato a sinadarai daban daban daga wani guri zuwa wani guri sannan kuma akwai ban ban cin halitta da ya zamana cewa wannan samuwar wannan bale bale din yana inganta rayuwa ko kuma ana yana goyan bayan in gata rayuwa na shuka kenan da nau'in dabbobi ta yadda duk lokacin da aka ce an same shi to yana inganta rayuwar su wannan shukan da kuma dabbobi ta hanyoyi daban daban sannan kuma yana rage amfani da wato maganin kwari kamar yadda muka fada kenan a farko wato shi wannan bale bale din ko malam bude ido ko malam bude littafi a inda aka same shi saboda yana kashe wasu kwari to zai zamana cewa maganin da ake buƘata ana buƘatan Ƙadan ne baza ayi amfani da shi dayawa ba sannan kuma samuwar shi a guri yanada amfanu gurin samun Ƙarin wato a amfanin gona mai yawa sabida a duk lokacin da shi malam bale bale din ya sauka ko kuma malam bude ido ko malam bude lttafi yana iya ɗaukan wani iri ɗin daga wani guri ya kai wani guri saboda wani irin ya tsiro ma

bayanin mu na gaba shine zamu sharhi akan wato a bale bale wato amfanin shi kenan a al'adance a wato karkara dake cikin a nigeria kuma da yadda da wannan amfanin zai zamana cewa ya dauki siffa akan shi yadda ake noman shi kan shi a gargajiyance da kuma yadda za'a samo kokarin kiyaye shi kan shi wannan noman to abu na farko a bisa ga la'akari da yanayin mutane da yanayin rayuwa na mutane yadda suke yin shi toh mutane da dama suna ganin amfanin shi kan shi wannan a noma al'ada na wannan kwaro na bale bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi mutane da dama sun dauke shi ta yanayin daban daban wasu na ganin amfanin shi shine yana musu amfani gurin magani wato wasu suna noma shine sabida nan gaba su kama su sarrafa shi ta yanayi daban daban suna ganin zai zama musu waraka kenan na abunda ke danmun su na cuta ko kuma wani abubuwa saboda ya musu magani sannan aka haɗa wasu guraren daban daban a su ganni suna ganin wato a al'adance amfanin kiwon ko kuma amfanin noman wannan kwaro na bale bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe su suna ganin shi a mastayin shi wani abinci ne wanda zaa sarrafa shi a mai dabaru dai sannan a ci wasu gurin suna ganin amfanin shi kenan sannan wasu guraren daban suna ganin amfanin shi amfanin shi noman wannan bale bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi shine a duk lokacin da ya zamana cewa ana noma shi to gurin da ake noma shin nan ana kiyaye shi ma'ana ba'a a wato amfani da shi warin wani abun daban kamar gini ko kuma a bata shi yazama na cewa gurin da suke zaune din nan ana kula wa da shi koda zuwa nan gaba za'a iya amfani da shi wato zai zamana cewa idan ana samun wato ya waitar wato gona kenan ko kuma ya waitar gurare kenan na inda ake noma wa 'yanan bale bale ko malam bude ido ko malam bude littafi zai zamana cewa ana samun yawaitar gurare daban daban daban daban wanda ko da nan gaba zai zamana cewa mutane basu cin cinye wannan abubu wan saboda yazamana cewa wurin a ware shine kawai musamman na wannan noman bale bale din ko malam bude ido ko malam bude littafi sannan a haka din still a yanzu akwai warare daban daban wanda suke gani shi wannan bale bale ma yana daukan ruhin kakan ni da kakan nin sa ne ta yadda yake kaima wato ubagijin su a addu'oin su kenan zuwa ga kakanni da kakanin su

Wato a bayaninmu na gaba wato shi ne za mu yi bincike A kan yadda wato tsutsa ko kuma wani irin nau'in tsutsa na bale-bale yake bale-bale ko kuma malam buɗe ido ko malam buɗe littafi Wato ana son a samu nau'in wannan ƙwaro da ke taimakawa wato wurin sarrafa ƙwari ma su cutuwa a shuka. Ma'an wato masu cutar da shuka ke nan. waɗan da kuma suke rage buƙatar amfani da sinadarin kashe ƙwari a noma anan ƙasarmu Najeriya. So akwai abubuwa da dama da aka yi bincike a kai ta yadda wannan wato wannan tsutsa ta wannan ƙwaro za a iya samun shi a sarrafa shi ta yadda zai zamana cewa ba sai yi yi amfani da sinadarin kashe ƙwari ba, shi kanshi wannan tsutsan ya isa. To abu nafarko da za mu iya dubawa shi kanshi amfani da wannan tsutsan, tsutsa na wannan bale-bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi shi ne wato yana rage amfani da sinadarai wato sinadarin da za a yi amfani da shi wajen kashe ƙwari to zai zamana cewa wannan tsutsar ita za ta yi wannan aikin ba sai an wani fesa wani maganin ƙwaro ko kuma wani sindarin da zai iya kashe ƙwari ba. Abu na biyu kuma yana rage cutar da ƙwari masu amfani wato su ƙwari akwai ƙwari da yawa masu amfani ma shuka a shi wannan tsutsan na bale-bale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi wato yana rage cutar da su ƙwarin nan wato ƙwarin da suke da amfani da shuka, shi wannan tsutsan ba zai taɓe su ba ba zai masu komai ba ta yadda za su je su yi ma shi kanshi shukan amfani so, ba shi gudunmuwa wajen tsirowa da mai inganci sannan kuma amfani da wannan tsutsan zai zamana cewa an samu wato arha ta yadda za ai noma a wannan wurin. Sabida ba sai an samu an sai maganin ƙwari ba ko kuma wani na'ura da zai iya taimakawa ba. Ko kuma ma wani abun ma za tai iya taimakawa wato wajen sarrafa a yadda wato ƙwaro ko ƙwari ko kuma wasu wato abubuwa za su iya cutar da shuka. to in a kai amfani da wannan tsutsa na bale-bale to an samu arha. a kan gurin siyan wato wani maganin ƙwari ko maganin feshi. sa'annan kuma abu na huɗu da za mu iya dubawa a kan amfani da tsutsan bale-bale shi ne baya ɓata wuri, wato yanayin wurin ke nan. da zarar an sa wann tsutsan zai zamana cewa ba a samu wani abu ya gurɓata yanayin gurin ba, ko kuma ya gurɓata iskan ba ko kuma ya gurɓata ƙasan gurin ba. ba zai zamana cewa ya zama cikas wajen tasowar shi kan shi shukar.

A tambayanmu na yau shine za mu tattauna akan yadda samuwar wato shi wannan ƙwaro na malam balebale, ko kuma malam buɗe littafi ko malam buɗe Ido, zai taimaka wurin karin haɓɓakar wato noma kenan a Najeriya. To wato abunda za mu tattauna kenan a yau. To sho samuwar wannan ƙwaro kuma wannan dabba na balebali, yana da amfanu sosai a guri musamman wurin haɓɓa harkar noma to abu kaɗan dai da za mu tattauna akansa shine wato shi wannan balebali ana samun shi a wurin da akayi shuka ko kuma wurin da aka sa iri, to yana taimakwa wajjen haɓɓaka harkar noma, ta yadda in ya sauka a wuri shi wannan balebali kenan to irin zaiiya nanewa a jikin shi ko kuma shi kanshi balebalin zai iya ɗaukan shi wannan irin da aka shuka a guri, ta yadda in ya ɗauka zai iya sauka, wato zai iya tashi da fukafukansa kenan in ya tashi ya je wani gurin, wato shi wannan iri da ya ɗauka kenan ko kuma ya manne a jikin shi sai sauka a wani gurin dabam ta yadda zai zama da cewa an samu iri, wato dabam-dabam, a wurare dabam-dabam saboda yanayin tafiye-taafiye da shi wannan balibale yake yi. Sannan abu na biyu shine da man shi balebale an san shi da yin ƙaura ma'na yana tashi daga wani wuri zuwa wani wuri a yanayi daban-daban. To wannan tafiye-tafiye, ko kuma wannan uhhm ƙaura da yake yi wato yana taimakwa wajen yaɗuwar wasu sinadarai kenan ma su amfani. da za su iya taimakawa iri ko shuka Wato kamar yadda mu kai magana a na farko, ahhm yadda zai iya ɗauka ko kuma zai iya mannewa wato shi iri kenan a jikin wanna dabba ko kuma kwaro to shi ma haka sinadarin zai iya mannewa a jikinshi. Ko kuma shi kan shi shi balebalin zai iya wato cin wannan sinadari ta bakin shi kenan ta yadda zai zauna a jikin shi Wato a lokacin da wannan balebali yai ƙaura zuwa wani guri to za'a iya samun aahh ƙarin sinadari kenan a wurin ta hadda in mannewa ya yi a jkin shi a yayin da ya sauka a wani gurin to sinadarin nan zai iya faɗi ko kuima ya sauka a jikinshi. Ko kuma shi kan shi wanna ahhm ƙwaro ko dabba, malam balebale zai iya kashin wanna sinadarin. Wato in ya yi kashi a wurin nann sinadarin nan zai amfani wanna shukka ko kuma iri. da yake a gurin saboda a samu ƙaruwar sidari da zai taimaka ma wannan shuka, wurin haɓɓaka ko kuma inganta tasowar shi. Sannan abu na uku, shi shi wannan dabba ko kuma ƙwaro na balebale ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi, yana taimakawa wurin samar da ahh abinci ma wasu ƙwari ko kuma wasu dabbobi kenan da suke wurare dabam-dabam.

Ah tambayanmu na gaba shine wato za mu yi la'akari da wato shi iko kenan na shi a nomar balebale, ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi yadda zai zamana cewa wato yana kawo ahhm wato riba kenan gurin aikata shi, wato lokacin da ya zamana cewa manoma suna noma wato ehhn aikin, nomar shi malam balebali ko malam buɗe ido ko malam buɗe littafi, wato ta yadda zai zamanmusu aiki da zai kawo musu jari ko kuɗi. Ahh wato karkara kenan ko kuma ƙauyuka dabam-dabam. Wato abunda za mu tattauna akan shi kenan yanzu. wato yana da abubuwa da yawa wato za su iya zama abunda za'a duba za zai iya kawo wato kuɗi ko kuma zai iya tara kuɗi ga manoma na karkara ko kuma na birane ko ƙauyuka kuma Wato abu na farko shine, shi ah noman shi wannan wannan ƙwaro ko kuma shi wannan dabba na balebale wato baya buƙatar wani jari sosai da sosai wato kuɗin da mutum zai sa ya fara wannan ahh noma ba wai yana buƙatar wani kuɗi ne da zai ce yayi yawa ba, wato da ƙaramin jarima mutum zai iya kurmin fara wannan noman. Sannan kuma abu na biyu, wato, yana samar da wato aikin yi ga mutane wanda suke so su yi aikin ba kamar yadda za'a ce misali aikin ya gagara mutane ba Wato da wannan aikin kawai na nomar balebali mutane za su iya samun wato kuɗi da yawa kenan, wato za'a samu ƙarin aikin yi kenan da mutane daban-dabam wanda suke son su fara yin aikin ko kuma su fara yin nomar wannan ahh ƙwaro kenan na wannan balebale. Sannan abu na Uku, shi, wato nopman balebali yana da abubuwa daban-daban da ake dubawa musamman ma irin nau'ikan ko kuma iri-irin da shi kans hsi balebalin, tunda ya kasu iri-iri, dabam-dabam, balebalin. To akwai, wato su wasu balebalai, ko kuma in ce wasu ƙwari na balebali, na musamman da ake buƙatar su a faɗin duniya. wanda a ka iya smun wani gurin wato shi wani nau'in na balebalin suke buƙata ba wai kowanne ba. To ta yadda mutum ma inzai ma fara wannan sana'a na nomar balebali, yana da kyau ma ya san wanne iri zai fara. sannan wanne irin nau'i ne da balebalin idan y fara wannan aikn na shi zai iya samun kuɗi akan shi. Sannan abu na Huɗu, a duk lokacin da aka ce mutum na ahh wato shi noma na balebale, wato yana sa gurin nann da yake noman nan ya zamana cewa kamar wuri ne na yawon buɗe ido ga mutane. Zai zamana cewa, a duk lokacin da aka zo, baƙi suka zo suna so suga wannn wuri, zai zamana cewa wurin nan zai zama kamar, ahh za'a dinga samun kuɗin shiga kenan na mutane da suka zo wurin su ga yadda yake nomar, da iya samai kuɗi kenan na wurin shiga kenan kafin a shiga za'a biya kuɗi, isali a shiga ai, ko da masana ma zasu iya zuwa gurin bincike a wannan wurin a shi sai su biya shi. Wato kaɗan daga cikin abubuwan da za su suke kawo jali kenan ko in ce suke kawo kuɗi, gurin noman wannan ahh balebali.

Wato tambaya na gaba shine, ahh shin an taɓa, wato samun wani lokaci wanda ya zamana cewa abinci yai ƙaranci wato, a wruin da mutane suke zama ko kuma anguwa haka? Wato ehh mutane da yawa sun fuskanci annan ƙalubale a wurare daban-daban sannan shi wannan ƙaranci na abinci a unguwa ko kuma a gari gaba ɗaya, yana da matuƙar barazana ko kuma in ce, yana matuƙar barazana ma ga rayuwar mutane da ta dabbobi, da suke rayuwa a wannan wurin. Ahh sannan zan so mu ɗanyi bayani kaɗan daga cikin su. Na farko wato shi barazana da shi rashin abinci ko kuma ƙarancin abinci ya ke da shi a unguwa, ko kuma a gari ma baki ɗaya wato shine rashin lafiya, wato yana kawo rashin lafiya sosai ta yadda mutum in bai ci abinci ba ko kuma in bai abincin yadda ya kamata ba ko kuma shi kan shi abincin ma in ya ci in dai ba me irin ƙara lafiya bane, to zai zamana cewa, ehh sindarin da ya kamata yaba mutum lafiya a jiki, wato jikin na shi ba zai sami wannan sinadarin ba. To sai ya zamana cewa an sami rashin lafiya dabam-dabam. sabida ba wani, sindaran da za su ƙara ma jiki lafiya da ƙwari. Ahh watoi abu na biyu shine rashin abinci wato a guri, samar da ko kumu a unguwa, ko a gari baki ɗaya. Wato yana kawo ƙarin cututtuka dabam-dabam, wato cututtuka dabam-dabam a jikin ɗan adam saboda in ya zamana cewar dai akwai ahh rashin bincin nan a guri, wato cuta na ƙaruwa, saboda wasun shukokin, ko kuma asu abincin in an shuka su ma a wuri ko kuma in ce shuka abincia shuka shi a wuri, a wato wannan shukar yana tallafawa ko kuma yana taimakawa wurin ƙaro wato abubuwa kena da za su ƙarawa mutane lafiya sosai da sosai a jikin mutum. Sanna abu na Uku, yana kawo rashin zamana lafiya a ƙasa ko kuma a guri ko kuma a unguwa. in da aka ce akwai ƙarancin abinci wato za a iya, za'a zo ana yawan samun faɗace-faɗace da sace-sace, tsakanin mutane wato haka zai zo ya sa a sami rashin zaman lafiya a wuri kenan da mutane suke zama. Sannan yana yawan yana yawan sa a samu ƙaura na mutane wato mutane ya zamana cewa suna yawan tafiye-tafiye na wani guri zuwa wani guri sabida neman wannan abincin. Saboda duk in da suke zaune, babu akwai ƙarancin wato abinci to dole su tashi su je su nema ko da ace ko zasu tashi da iyalansu gaba ɗaya ne. Ahh wato, abu na Biyar, kuma shine Rashin Samun abinci, wato ƙarancin abincia wuri wato yana kawo talauci. In yau na cewa akwai ƙarancin abinci a wuri, to zaka ga akwai talauci a gurin, sabida ko da in da ake misali akwai abincin to za ai, zai zamana cewa ana yawan samar da shi ko da ace ma, ah ai kasuwancin shi, saboda a samu kuɗi to amma in akwai ƙarancin abinci a wuri to dole a samu akwai talauci. Sannan abu na Shida, wato yana kawo kasala, wato a duk lokacin da aka ce akwai ƙarancin abinci a wuri, to ai zamana cewa, samar da abincin da zai gina jiki har a sami ƙarfin da za ai aiki wato yana raguwa. To sai a samu tunda akwai ƙarancin abuinci, mutum ba zai iya fita ma yai aiki ba ko da aikin noman da zai sami abincin ne ma, ba zai iya fita yayi ba, saboda bai ci abincin da zai sami wannan ƙarfin gwiwar da zai je yai aiki aa sami abincin ba.

Wato tanbayarmu na gaba shine, ana so asan wato ta yadda samuwar abinci a guri ya zama akwai cancji, da za'a haɗa shi da yadda yake ake samun abiunci a baya. A taƙaice wato dai samuwar abinci a yanzu za'a yi la'akari da shi akan yadda ake samun abinci a da. Wato menene canjin da aka samu kenan a taƙaice. To an samu canje-canje da yawa, akan yadda samuwar abinci a da, da yanzu kamar ydda ya zamana da cewa ahh a yanzu, tunda akwai ahhh ahh abinci, ana samuwar ƙarin abinci sosai ba kaman da ba, abincin baya zama yayi karanci a guri, wato ana samuwan ƙaruwar murtane a gurin. Zai zamana da cewa mutane sun ƙaru, da ko'ina daban-daban, ana samun ƙaruwar mutane, Sannan kuma an samu, ci gaba na zamani, akan da da yanzu, sabida ada, wasu na'urorin ma babu a da, da za su taimka wurin wato, yin aikin noman ma. To amma a yanzu akwai na'urori daban-daban d za su taimaka taimka ma mutane, wurin wato, noman shi kan shi abincin da za'a ci, ta yadda da babu, to zaka ga baza a samu a wato samuwar abinin sosai ba. Akwai ƙarancin abinci da, tunda aikin da shi na'ura zai ma ba kamar yadda mutum zai ma bane. To yanzu amma akwai, an samu na'uorori dabam-dabam da za su taimaka wurin samun abinci da yawa bakamar yadda mutum in zai yi ba ya sa jikin shi. Sannan kuma an samu ƙaruwar manoma, ta yadda babu a da, to a da ma, ba'a samun abincin da za'a ci, akwai ƙarancin abinci saboda in mutum bai ci abinci ba sosai bama zai iya yin aikin ma noman ba. To amma yanzu tundan samu yawaitar abinci a guri, to zai zamana cewa akwai samuwan ko kuma ƙaruwar manoma kenan a gurin. Sannan kuma, yawaitar samun abinci, yana ƙara lafiya, tunda akwai abincin sosai mutum in ya ci wato za samu ƙarfi a jikin shi, ta yanda zai iya fita ya je yai aiki saboda ya ƙara samun wani abincin tunda akwai abincin a wadace. Sannan kuma, yawaitar samun abinci a guri, a yanzu, yana taimakawa gurin ganin mutane suna kula da junansu musamman gurin taimako gurin ba ma wanda ba su da shi. Tun da za'a ce misali, ko kuma ba wai ba su da shi suna da shi amma ba zai ishe su ba. To yanda zai zamana cewa tunda akwai abincin aahhh a wadace to mutane za su taimaka wanda yake da shi zai ba wani wanda ba shi da shi da yawa. Wannan to an samu taimako saboda ƙaruwar samun abinci kenanan a wuri. Sannan kuma, abu naaaaaa shida, Varuwar samun abinci a guri akan da, da yanzu wanto yanzu ana ƙara samun zaman lafiya tunda a da, in mutum bai da shi, to zai fita ya nemo duk ta yadda zai yi to amma yanzu akwai ƙaruwar samun abinci zai zamana cewa an rage sata, da wani tashin hankali a guri.

‎Tambayarmu na gaba a wato shine wanne tsorone ko kuma wanne haufi ne za mu iya fuskanta akan wato masu, akan mutane kenan ko kuma in ce zamani mai zuwa gurin ciyadda wato mutane duba da yadda wato ake samuwar yawan mutane kenan a a wuri, ko kuma a ƙasama baki ɗaya wato wanne haufi ne muke da shi ko kuma wanne tsoro muke da shi akan wannan To akwai da yawa da ake tsoron yiwuwar faruwarsu anan gaba gurin ciyadda alumma kenan ko kuma wurin ciyadda a wato, nan gaba, zamani mai na nan gaba, mutanen da za su zo anan gaba kenan Wato, kaɗan daga cikinsu shine za'a samu yawaitar neman abincin tunda mutane nan gaba za su yawaita, to dolen-dole a neman abincin zaiyawaita, saboda mutane su ci su rayu tunda dama sai da abincin za'a rayu. To zai zama da cewa um neman abincin yayi sama akan yadda yanzu ba mutane da yawa. Sannan kuma za'a samu wato ƙarancin samin guri ko kuma ruwa ko kuma wasu sinadaran ma tunda mutane in sun zo nan gaba, misali akwai yawaitan mutane, mutane sun yi yawa a guri to zai zamna cewa gurin da ya kamata ai shukar ma mutane duk sun mallake gurin. Wasu za ka ga sun yi gini ne wasu kuma sun gina wasu um wato masarrafa na wani abun m dabam ba ma wanda zai kawo abincin ba to zai zamana da cewa babu guri, ruwan ma da yakamata um amfani da shi gurin ba ma shukar ruwa da za su taso, shima ɗin babu shi, wannan masana'antun duk zasu dinga kwashe ruwan ko kuma ruwan ma zai zamana ruwa ne kawai na sha ba zai isa ma ayi amfani da shi gurin wato shukar um abinci ba. Sannan za'a samu um wato ƙarancin sinadarai sosai wanda a su gina jiki, ta yadda indai ba'a sami guri ruwa na me yalwa ba da za'a gina, za'a ai noma shi kanshi shukan to zai zamana da akwai shukokin da dayawa baza'a shuka su ba. Balle samar da sinadaran da jiki yake buƙata. Sannan kuma idan yazamana nan gaba akwai mutane wato sun yi yawa a guri, um wato zai zamana da cewa, tsadar abincin ma zai ƙaru, wato za'a samu tsadar abinci, ta yadda wadanda basu da shi zai zamana cewa wato suna wato zama cikin ɗarɗar kenan za ace saboda basu san yadda zaai su sai abincin ba. To sai y zamana abincin su yai musu ƙaranci tunda akwai yawan mutane, misali wasu suna da daman da a su saya, wato da yawa, sai su kwashe su kaɗai. Amma wadanda ba su da dama ko ba su da kuɗin da zasu saya to zai zamana cewa suna faɗi ta shi, wurin shi kanshi neman abincin ma. Sanna abu na Huɗu; wanda shine kusan wanda zamu faɗa yanzu, a zamu iya cewa za'a samu yawaice yawaicen ɗimaman yanayi wato sauyin yanayi kenan, a ƙasa baki ɗaya. Saboda yawan, mu mutane sun yi yawa ko da gurin ma masu, gurin cire wato abincin ne ko kuma wurin girbi, to wurin tafiye tafiye ko kuma ɗaukan wato shi wannan amfanin noman zuwa wani wurare daban-daban wato zai zamana da cewa ana samun ana samun wato ɗumamar yanayi. Sannan yawan amfani da manya-manyan ingina da za su taimaka gurin um girbin wannan wato shuka, shi kanshi zai taimaka wajen samun ɗumamar yanayi. Sannan yawan mutane, a nan gaba wurin ciyada dasu zai zama da cewa an samu yawaice-yawaicen tafiye-tafiyen mutane daga wani wuri zuwa wani wuri gurin neman abincin shi kanshi. Tunda inda suke ƙila mutane sun yi yawa to kuma ba su da halin da za su saya ko kuma tunda yayi tsada to dole za su samu su duba, su duba suje wani gurin in da ai fi musu sauƙi wurin samun abincin iya daidai su ba tare da sun sha wahala ba.

Wato tambayanmu na gaba kuma ana so a san in an lura da yadda wato shiabinci kenan na gargajiya ya ke zama me wuyan samu yanzu, a halin da kume yanzu yake da wahalan samu. Aahh aahh duniya ma ko in ce a ƙasa baki ɗaya. To wato, an samu yawaitan samun wato matsala ko kuma in ce yawaitan samun wahala kenan, gurin samun abinci na gargajiya kenan a Najeriya. Sabida wasu dalilai da yawa, to amma kaɗan daga cikinsu akwai wato yawaitar mutane a guri ma, sabida za ka iya samun mutane daban-daban sun zo wuri sun zauna, to abincin gargajiya, zai zamana da cewa yana wahalan samu, Musamman ma idan aka ce ma aahh wato shi wannan wato aahh abunda a ai amfani da shi wurin wato yin abincin wannan gargajiyar zai yi wahalan samu. Misali kamar iri na agushi, wato yana yawaitar samu a wurare daban-daban to sai ya zamana da cewa, aahh tundai tunda dai ba a samun shi abunda za ai amfani da shi wajen sararrafa wannan abincin na gargajiya, to sai ya zamana da cewa abincin zai yi wahalan samu a wuri. Sannan abu na biyu akwai watosamun naƙasu wato akan yawaitar dabbobin dawa kenan wato dabbobin da suke rayuwa a dazuka Wato saboda yawaitar mutane, saboda mutane suna yawaitar farautarsu to kuma yawan su dole zai ragu, tunda ba wai sun kai mutane yawa bane, dabbobin dawan to zai zamana da cewa saboda yawan farautar da mutane keyi to zai zamana da cewa an samu naƙasu, wato an samu ragi sosai, akan aahh samun abincin gargajiya tunda wasu abincin gargajiyar da dabbobin dawa ake yinsu. Sannan zuwan zamani ma ya taimaka sosai gurin aahh aahh aahh samun abincingargajiya ya zamana da cwa yai wahala a ƙasa baki ɗaya. Sabida wani zamanin zai zo da wasu abubuwan da yawa gurin yin abincin gargajiyar wato da hannu ake yin sa ma, misali, to amma samun wasu na'urorin da suke taimakawa wurin yin abincin to sai ya zamana cewa mutane ba sa iya amfani da na'urar ma balle su yi abincin wato gargajiyan. To zuwan zamani shima ya taimaka gurin sa abincin gargajiya ya zama da cewa yana wahalar samu. Ahh yawan samuwar ko kuma ƙaruwar ire-iren ko kuma kala-kalar abinci a ƙasa shima yana sa ya zamana cewa abincin gargajiya da aka taso aka san shi zai zamana da cewa shima yana wahalar samu, saboda an samu wasu wanda suka zo suka maye gurbin wannan abincin gargajiyar sai mutane za su manta da abincin gargajiyar su dawo suna cin wani abincin dabam wanda ak same shi wato ba, a kusa-kusan nan ba na da bane. To yawaitar ire-iren abinci ko kuma kala-kalan abinci da ake da su yanzu suna aahh tasiri, wurin wato zaman cewa abincin gargajiya yana wahalan samu.

Wato tambaya na gaba shine, aahh ana so a misalta yadda wato wato abunda zai faru kenan a ɗan misalta shi a lokacin da aka samu wato ƙarancin abinci, ta yadda wannanƙarancin abincin zai iya jawo tashin hankali ko kuma ma aaahhh wato rashin zaman lafiya kenan, a wuri ko kuma a unguwa ko kuma a gari baki ɗaya. To wanna abu ne wanda aahh ba abun mamaki ba kamar yadda muka faɗa a baya yana jawo abubuwa da yawa. Wato.... kaɗan daga cikin su shine yana jawo wato rashin ko kuma in ce abubuwan da suke jawo in an sami rashin wato ƙarancin abinci a guri sannan kuma har a sami wato, rashin zaman lafiya da tashin tashina a wuri, yana da nasaba da rashin ruwa, rashin ruwa a gari, zai iya zama misali gari duk sahara ne wato shukoki ba sa iya tsawo a gurin to wannan yana sa a sami ƙarancin abinci, da kuma yanayin gurin, turɓayar kuma yanayin ƙasar gurin wanda ba zai iya tsiro da shuka ba, to wannan yana sa a sami rashin abinci, ko in ce ƙarancin abinci da zai iya jawo rashin ahhm tashin-tashina ko kuma tashin hankali. ko ta da zaune tsaye ma, a unguwa ko kuma a gari ma baki ɗaya. Sannan kuma, idan ya zamana akwai ƙarancin wuraren ajiye abincin ko da a ce akwai abincin ma amma ya zamana cewa akwai ƙarancin wurin ajiye shi to wannan ma yana kawo wato a samu ahh wato tashin hankali, ta yadda wasu za su iya ganin cewa ai wasu suna ɓoye abincinne saboda abincin ya zamana cewa an samu ahh wato ƙarancin shi saboda wahala ta yadda ko da za'a same shi sai an wahala. To wannan zai iya kawo tashin hankali ko kuma rashin zaman lafiya a guri. Sannan sabida wato, rashin fahimta, ta yadda za ka ga a wuri ana samun mutane wato mabanbanta da kuma wanan da rabe-raben ra'ayi na mutane, zai zaman cewa akwai rashin fahimta a tsakaninsu ta yadda wasu za su riga zargin wasu akan sata ko kuma ɓoye abincin saboda ya zamana da cewa yayi ƙaranci. Wannan ma zai taimaka fgurin samun tashin hankali ko kuma rashin zaman lafiya a guri ko kuma a gari baki ɗaya. Sannan rashn samun tallafi daga wasu wato aahh ƙungiyoyi ko kuma gwamnati, na gurin ko manya. Rashin samun tallafi daga manya to shima yana kawo ƙarancin abinci da zai iya kawo tashin hankali kokuma rashin zaman lafiya a wuri.

Wato tanbayar ta gaba shine ana so asan wanne hanyoyi ne mabanbanta wanda ba a san da su ba aahh za su iya yin tasiri kenan in a ka zo maganar noma, da kiwon kifi, a garin da ya zamana cewa akwai hauhawan mutane ko kuma yawan mutane, ko kuma a gurin mutane sun yi yawa? To ana so a san hanyoyin wannan hauhawan mutanen z\ai yi tasiri in aka zo wurinharkar noma ko kuma harkan kiwon, ko kuma harkan ehhn kamun kifi. To ga hanyoyi dabam-dabam, hanya ta ɗaya shine wato gurin ma da za ai kiwon ko kuma wurin da za ai shukar ko gurin da za ai kamun kifin ma, zai zamana da cewa tunda akwai yabaitar mutane a guri, to zai zama ehh wurin yin shukarma ko kuma wurin noman ma yana da ƙaranci. To ba za' a, ma'ana za a samu ƙarancin wato wurin yin noma kenan, Sannan kuma abu na biyu; Za'a sami karancin rashin ruwa. wato inda ruwan da ya kamata ayi amfani da shi gurin ehh yin noma, ko kuma gurin kiwonma kifin, to zai zamana ceqwa mutane ne za su buƙace shi gurin yin amfani, da shi na mu'amullar su na yau da kullum. To sai ya zamana cewa ruwa yayi ƙaranci sannan kuma a harkar noma ana samun rashin iri daban-daban, a gona sabida babu wuraren da za'a noma iri daban daban to za ka ga mutane iya wurin da suka samu na yin noman, sai dai a shuka iri ɗaya ma'ana iri guda ɗaya kenan. Sannan a gurin kamun kifin ma, tunda an samu yawaitar mutane a wurin to zai iya zuwa ya zamana wato kamun kifin yayi yawa. Wato tunda akwai mutane, to mutane za su mayar da hankali gurin ganin cewa, wannan kifin ya zama kamar abincin su to sai ya zamana cewa, babu wato aahh hankali ko kuma babu bin ka'ida gurin wato kamun kifin nashi to wannan ma babban barazana ne ga wannan yawan noma ahh yawan kifi a ruwa. Sannan, ana samun cutar da wasu dabbobi kenan da suke cikin ruwa, ta yadda in ya zamana cewa mutane sun mai da hankalinsukawai wurin wurin kamun kifi ne to wasu dabbobin da suke cikin ruwan ma, za su iya cutuwa, ta yadda ba su ya kamata a kama ba za a kama su wasu ma har su rasa rayukansu ko kuma a ji musu rauni. To hakan duk hanyoyi ne da zai yi tasiri a gurin yin noma ko gurin kamun kifi, in ya zamana cewa an samu haujawan mutane ko kuma yawan mutane a wuri.

To tambayanmu na gaba shine ahh yanayi yadda ake a yanzu a na tunanin cewa yarab ko kuma jikoki, za su iya samun wato wato abinci, a yalwace anan zuwa gaba wato anan gaba kenan wasu shekaru da za su zo to.., wannan tambyar za mu iya cewa yana za mu iya amsa shi akan wato bisa wasu ka'idoji ko kuma wasu dalilai da ba'a rasa ba. To amma kaɗan daga cikinsu za mu iya cewa wato shi samun abinci anan gaba zai fi alaƙantuwa ne da yadda wato abubuwan nan da zamu lissafa. Na farkon sun shine akwai, Samin guri mai kyau. Inda ya zamana ceqwa wurin noman na da kyau an samu guri wanda yake yana da kyau to kuma kusan gurin bai irin zaizayeba ko kuma an samu irin yawaitan ƙwari da za su iya kashe wannan shukan in an shuka a wuri, na abinci, to wannan za mi iya zuba muce la'akari da shi akan cewa za'a iya abinci anan gaba ma yara ko kuma jikoki Sannan kuma, in ya zamana cewa akwai rashin ruwa, rashin ruwa ba ƙaramar wato, abu bane da ake dubawa wanda ai zamana da cewa yanayi samar da shi zai iya samowa a samu wato yalwatuwar abinci, a guri ko kuma a gari gaba ɗaya. Sannan in ya zamana cewa mutanen suna da yawa, Yawaitar mutane a wuri shi ma yan sa a samu ƙarancin abinci a guri, sannan yanayi, sauyin yanayi kenan ɗimamar yanayi da ake cewa. Na yadda abubuwa wato na, hayaki daga mota ko kuma mashinan hawa. Sannan abunda za mu iya dubawa mu mu wato mu magance shi ta yadda za a iya a samu wato abinci, ma yara a nan gaba, ko kuma nan da ahhm shekaru masu zuwa, eeh sune: Wato ya zamana cewa al'umma ko gwamnati, suna taimakama ƙananun wato masu wato masu noma Yana da kyau masu noamn ana samun taimako ana taimaka mu su ta yadda za su ji daɗi sosai, wurin samar da abinci a nan gaba. To idan akai haka za a samu, wato yalwatuwar abinci ta yadda yara za su ci a nan gaba da kuma, wato jikoki. Sannan ana son a daƙile ko kuma a hana ma gaba ɗaya almubazarancin abincin, saboda su tarin yawan abincin ya yawaita, yalwatu, za ka ga mutane suna almubazaranci da shi suna zubarwa, ta yadda yanzu an kai lokacin da abubuwa ko kuma abinci wanda ake ƙara sarrafa su ko da ace sun lalace ma, sabida dai ai amfani da su a ci. To ya zauna cewa an daƙile ko kuma an dena almubazaranci da abincin shi kanshi in akai haka, za a iya samun yalwatuwar abinci ma yara a nan gaba.

To tambayammu na gaba shine shin mun taɓa ganin wato mutane wato sun canja yanayin ko kuma ɗabia'an su na cin abinci? Ta dalilin wato yadda za mu ga wato kuɗin abinci ko kuma farashin abinci ya hau ko kuma aahh abincin shi kanshi ya sauka, ko kuma farashin shi ya sauka? Ehh tarin yawa abubuwa daban daban suna wato bada wato muhimmiyar alama, gurin ganin cewa, mtane wato sun canja yanayin yadda suke cin abinci, ko kuma ɗabia'ar su na cin abinci wato abincin yayi tsada, ko kuma, yayi araha. To abubuwan da za mu duba shine in abinci yayi tsada, mutane da yawa suna wato shiga wani yanayi yanayi wanda zai zamana cewa wato wannan rashin wato, wannan rashin abincin tunda abincin yai tsada wato za ka ga ko lafiya ma a jikinsu ba sa iya samu tun da abincin ba yalwatuwa yayi ba, kuma duba da yadda basu da kuɗi da za su iya siya tunda abincin ya yi tsada, to zai zamana cewa suna samun kasala a jikinsu ta yadda ma aikin ma da za su iya fita su yi su sami kuɗin da za su sai abinci ba za su wato samu wannan wannan karfin ba, to za'a iya samun kasala ta yadda in kuɗin abinci ya yai tsada kenan. Sannan kuma za a iya samun talauci na hauhawa ta yadda za ka ga idan mutum wato ahh ya je siyan abinci ya ga kuɗin abinci ya hauhawa, to, zaɓi ya rage na shi ne kawai ya sai iya abunda zai iya siya na kuɗinshi, sannan yaje gida ya sarrafa shi iya dai dai ƙarfin shi. To wannan ma yana canza ɗabia'an yadda mutane ke cin abinci in abinci yai tsada. Sannan kuma yana kawo ƙaura wato na mutane kenan Shi kanshi wato in kuɗin abinci ko kuma farashin kayan abinci ya hau, to mutane sukan tashi daga wanan wurin zuwa wani wurin saboda samun sauƙi na abinda za su ci. Sannan hakazalika, in wato kuɗin abinci ya ragu wato ana samun canjin ɗabi'a. ga mutane ta yadda suke cin abinci, wato in farashin ya ragu, to ana samun ƙarin lafiya ma ga mutane saboda suna da kuɗi, da zai ishe su cin abinci, har su ci su sami ƙarfi a jikinsu saboda ya ƙara musu lafiya wannan abincin. Sannan kuma, yanayin ɗabiar cin abincinzai canza ta yadda zai zama duk wani abinci da zai kawo sinadarin da zai ƙara musu wato lafiya a jiki za su je su neme shi su saya tunda akwai wato abincin tunda bai yi tsada ba yana da araha. Sannan kuma yana wato sa ya zamana cewa an sami zaman lafiya a guri ma in ya zamana da cewa kuɗin abincin yana da araha to mutane ɗabia'an cin abincin suma yana canzawa ta yadda za ka ga cewa duk wani abu da mutum zai ci, ba zai ci shi yana jin ɓacin rai a cikin ranshi ba zai ci shi ne yana da farin ciki a fuskan shi. Saboda in abinci yai tsada, to mutane suna cin abincin nan ne ransu a ɓace ta yadda abu kaɗan zai tunzura su, su nuna cewa ransu ya ɓaci har ya kai ga an sami wato tashin hankali. To wa'innan abubuwan suna abubuwa da ake la'akari da su wurin ganin canji ko kuma ehh ɗabi'a na yadda mutane suke cin abinci in yai tsada ko kuma in yai araha.

Wato tambayarmu na yanzu shi ne wato wane noman al'ada ne ko kuma wato yanayin yadda ake aje abinci muke tunani yake barazanar ɓacewa. ta dalilin wato yawan mutane a wuri ko kuma a gari baki ɗaya. to akwai abubuwa da yawa da suke barazana gurin wato ɓacewar wato a a noman al'ada da kuma al'adance yadda ake ajiye abinci. sabida dalilin wato yawan mutane a guri. wato na farkonsu shi ne yanayin ajiyar abincin ma shi kanshi. yanayin ajiyar abinci, ya canja, ta dalilin cewa a mutane yanzu tunda an yi yawa ba a iya ajiye abincin ma shi kanshi. saboda kullum a nema ake yi, da an samu za a ci, da an samu za a ci. to ya zamana cewa ajiyar abincin da ake yi a da tunda ba an samu karancin mutane a da to amma yanzu mutane sun yi yawa to sai ga ajiyan abincin ma yana da wahala, ba a iya ajiye abincin. tunda a ada abinci ana ajiye shi ne wato an girbo shi daga gona za a aje shi har ya kai wasu lokutan ma. Amma yanzu ba a iya ajewa saboda mutane sun yawa kuma suna da buƙata. sannan a wato yadda ake wato a al'adance yadda ake ajiye abinci shi ne ana busar da shi to yanzu ba a iya busar da abincin ma yawanci abincin da ake ci yanzu na ruwa ne. Iyaka mutane sun fi gane ma wa ko da sun sami abinci, tun da mutane sun yawa ba a iya tsayawa ma a busar, wasu ba sa iya jira ma a busar ɗin, haka nan ake cinye shi. sannan kuma zuwan zamani ma ya sa A wato shi a al'adance yadda ake yin noma da kuma yadda ake yin abinci yana barazana ta dalilin cewa an samu wato hauhawar mutane wato yawan mutane a gurin yana kawo barazana ke nan sosai na zamani ta yadda zai zamana cewa a mutane ba sa ma duba ma al'ada ma sai dai kawai abinda zamani ya zo masu da shi da shi kawai za su yi amfani, to wannan ma wani ƙalubale ne, da yake wato kawo wato a asa yake kawo a yi tunanin cewa wato al'adan bahau al'adan mutane ke nan na noma da kuma yadda suke abinci yadda suke aje abinci yana son ya ɓace. sannan kuma akwai wayewa na mutane wasu da yawan mutane suna ganin duk wani al'ada da ake yi na noma da kuma yadda ake abinci suna ganin ba waye wa ba ne. sauna ganin ƙauyanci ne. to wasu abubuwan duk ba sa yi to wannan ma yana kawo ƙalubale na cewa a wato yadda ake al'ada da yana ɓacewa saboda hauhawar mutane. sannan kuma shekaru na magabata eh muna cewa tun da yanzu an yi yawa, mutane sun yi yawa to magabatanma kuma ga shekaru ya musu, ba sa iya tsayawa ma su koyar da mutane ma al'adar yadda ake ake noma da kuma yadda ake aje abinci, saboda shekaru yai yawa. kuma ga shi mutanen sun yawa ba sa iya wato ba kowa ne za su iya nuna ma wa ba. kuma wanda za a nuna musun ma ba za su iya tsayawa su koya ba.

Tambayarmu na gaba shi ne wato idan muna da damar aikawa da saƙo ma manya-manyan shuwagabanni a kan maganar yadda ake wato tuttura abinci ko kuma in ce yadda ake wato aikawa da abinci wurare dabam-daban da kuma yadda hauhawan mutane yake ƙaruwa wato mutane suke ƙara yawa a wuri ko kuma a ƙasa baki ɗaya. wato ana son a san a cikin saƙon nan wane gargaɗi ne za mu yi wa gwamnati. To a wannan gaɓa za mu iya cewa akwai abubuwa da za su iya faruwa da yawa in da a ɗauki wato mataki ba Wurin ganin cewa an sassaita yadda ake sarrafa abincin ko kuma yadda ake tafiye-tafiye da abincin wurare dabam-daban da kuma yadda mutane suke hauhawa suke ara yawa a ƙasa, Na farkonsu akwai abubuwa da za su iya faruwa kamar rashin lafiya, Idan dai wato gwamnati ba ta ɗauki mataki ba gurin waɗannan abubuwan ba, gurin raba abincin da kuma yadda mutane suke ƙaruwa a guri to za a iya samun yawaitar rashin lafiya a guri. Sannan kuma za aiya samun talauci domin talauci zai iya ƙaruwa. ta yanda wasu mutanen da suke nesa da inda za a iya kai musu abinci kuma suna da yawa a guri. zai zama cewa ba sa iya samun damar samun wannan abincin. balle har su ci. to zai zamana cewa a gurin da yadda abinci bai kaiwa kuma ga shi suna da yawa to sai ka ga ana samun talauci a gurin. sannan kuma za a iya samun rashin zaman lafiya a gurin. ta yadda wani tunda bai da abincin da zai ci, kuma ga shi suna da yawa a inda suke ɗin, to za su fi gwammace cewa, suje su yi aikin da ba shi kenan ba ko kuma aikin da ba ya da kyau ko sata haka makamancinsu. za su iya yin shi, gurin ta da zaune tsaye, Gurin kawo rashin zama lafiya a guri saboda kawai su samu su samu wannan abincin. to yana da kyau a magance wannan yadda za riƙa rarraba abinci da kuma yadda mutane za sassaita su wajen ganin cewa mutane ba su yi yawa a guri ba. Sannan kuma akwai, za a iya samun sauyin yanayi wato ɗumamar yanayi ke nan ta yadda shi kanshi gurin wato, tafiya da abincin daga wani guri zuwa wani guri sannan kuma da yawan cunkoson mutane shi ne zai iya kawo ɗumamar yani a guri. sannan kuma za a iya samun ƙarancin abincin shi kanshi a guri. saboda kamar yadda muke magana abincin ba zai yiwu a ce an kaishi ko'ina ba. to za a iya samun ƙarin a wato ƙarancin abinci a wuri dabam-daban. kuma ga shi dama suna da yawa. to amma aka ce an sa waɗannan a lissafi an yi maganinsu wato an ɗauki mataki a kansu sosai yadda ɗar wa abincin daga wani guri zuwa wani gurin sannan kuma yadda za a wato magance ko kuma a ɗauki mataki a kan yadda mutane suke yawaita a guri suke hauhawa kuma suke ƙara yawa a guri yadda za ɗauki matki akan wannan to, za a iya samun sauƙi ke nan. gurin wato rarraba abincin da kuma yadda za a samu a ƙaurace ma waɗansu abubuwan da za su iya tasowa nan gaba.

A tambayarmu na gaba shi ne wato mu bayyana wato ra'ayi ko kuma yadda muke ji ko kuma yadda mutum yake ji a karo na farko da ya fara girbe amfanin gonarshi da ya shuka. wato ana son aji wane irin daɗi ne mutum yake ji a wannan lokacin.n to akwai abubuwa ko kuma in ce akwai ra'ayoyi ko kuma jin daɗi dabam-daban da mutum zai ji Na farkonsu dai mutum zai iya jin cewa a karon farko ya girbe amfanin gona to wannan yana iya ƙara ba shi dama da in wani lokacin shukar ya yi zai iya zuwa ya ƙara sa hannun shi saboda ya ƙara yin wani shukan. To wannan a yadda ya ji ɗin nan zai iya ƙara ba shi damar ya ara komawa ya ƙara yin wani sannan kuma abu na biyu mutum zai iya jin a lokacin ya riga ya samu aikin yi ta yadda zai zamana cewa ko da ya girba a amfanin gonarshi zai iya ƙara komawa ya ƙara yin wani wato sai ya zamana cewar wannan shukar da yake yi da girba zai zama shine aikin yinshi na yau da kullum Sannan kuma zai iya samu, zai iya ji a ranshi cewa Ai wannan wani dama ne da ya zo mai, zai samu yawaitar abinci a inda yake. Saboda dai-dai lokacin da aka girbe amfanin gona za a iya zuwa a sarrafa shi saboda a samu a ci Ba zai zama cea an samu ƙarancin abinci a inda ake ba zai zamana cewa an samu yawaitar abinci tunda ana shukawa kuma ana girbewa. to wannan daɗin da ya ji ko kuma wannan shauƙin da yake ji zai taimaka wajen ganin cewa ya ƙara samun wato ƙwarin guiwa gurin wato ƙara a faɗaɗa wato wato noman da ke yi, mutum yake yi. zai iya ji, mutum zai ji a ranshi wannan kamar zai zama kamar kasuwanci ke nan yake yi. Saboda a duk lokacin da mutum ya yi girbin wato amfanin noma zai zamana cewa in ya ware misali in zai ya na son ya ware ma wanda zai ci ne to sauran ragowar a wannan ba zai, zai ishe shi in ya ware wanda zai isheshi ke nan ya ci har zuwa lokacin da zai yi shuka. to in ya ware wanda zai, ware daga baya wanda ba shi a cikin lissafi zai iya zuwa kasuwa ya siyar da shi saboda ya samu kuɗi. Da har zai iya siyo wani abun ma. ba wanda bai da alaƙa ma da kayan noma ko kuma kayan abinci saboda amfani na yau da kullum. Sun kuma Sannan kuma wannan abun da ya yi ɗin zai iya sa wa ya a wannan girbin da ya yi na farko wannan zai iya zama kamar ishara a kanshi ta yadda zai zamana cewa in ya zo yin na gaba to yana da wato ilimi akan abubuwan da duk ba zai yi ba wanda da ya riga ya same su ya riga ya samu matsala a kanshi to nan gaba zai zamana cewa ya kula sosai sosai saboda kar a ƙara samun matsalar da aka samu a baya. To wannan ƙwarewan da ya samu zai taimaka sosaia ganin cewa ya ya yaji daɗi wurin wato a um girbi shukan da yayi a na farko.

To tambayarmu na gaba shi ne wato wane al'aada ne ko kuma wane abu ne jama'a suke yi sabida ganin cewa a mutane ko kuma waɗanda suke tare da su sun shaida ma wato farkon wato girbinsu sannan kuma ana son a san in wanna al'ada ko kuma abin da mutane suke yi yana ba da mamaki to wato al'adu dabam-daban banbanta al'adu sun bambanta dam-daban na yadda mutane suke wato wato wato yadda mutane suke rarraba wato amfanin gonarsu da suka fara girbewa a karon farko. to a nan za mu iya cewa sau tarin yawa dai abin da mutane suka fi yi ko in ce abin da aka amfani da shi shi ne wato mutane sukan ƙoƙari guringanin cewa a karonsu na farko ko kuma in ce a girbinsu na farko da suka fara yi na noma suna ƙoƙari wajen ganin cewa sun wannan shukar da suka girba suna ƙoƙarin ganin cewa sun rarraba ma jama'a. wato jama'an da suke tare da su ke nan kowanne za a kasafta shi kashi-kashi sannan a zo a na miƙa wa maƙota saboda kowa ya amfana sannan ya tofa albarkacin bakinshi. sannan ya sa albarka ko ya yi addu'a a kan wannan noman da aka yi na farko saboda jin daɗi sannan kuma saboda a suna addu'a wato asamu wato ƙaruwar wato shi wannan amfanin noman. sannan a sami albarka saboda nan gaba in an yi noman ya zamana cewa an yi girba da yawa. to mutane da yawa sun fi ɗaukar wanna al'adar wurin ganin cewa sun ba ma jama'a ko maƙota da suke tare da su saboda taya wannan wato wanda ya girbe wato shuka a taya shi farin ciki A wasu guraren kuma dabam-daban suna tara albarkar gonar ne, sai a aika ma maigari to maigari shi ne yake da wato dama da zai zo ya ce ga abun da ya kamata a yi da wannan da shuka ko kuam girba na farko da wannan ya kawo ɗin wasu guraren da yawa ko da antara an ba maigarin abin da suke yi shi ne suna zama ne ko suna ware reana ne guda ɗaya wanda za a zo a sarrafa wannan noman sannan a tara mutane a guri ɗaya jama'an gar gaba ɗaya saboda a zo a ci wannan amfanin gonar sannan ai shewa ai rawa a yi dariya sannan a tashi to wannan na ɗaya daga cikin al'adan da mutane da yawa suka fi yi ke nan.

Wato tambaya na gaba shi ne in mun taɓa cin karo da a wata shekara ke nan wanda ya zamana cewa a to a karon da mutum zai girba shukarshi na farko ya zamana cewa shukar nan ba ta amfanin gonar bai yi albarka ba. Wato ba a sami amfanin gona ba. kuma in mun taɓa cin karo kuma mun taɓa la'akari da yadda mutane suke ji da kuma tsoro ko kuma fargabar da yake shiga cikin mutane to akwai abubuwa da yawa da suke zuwa a kan mutane ta yadda zai bar cewa a karon farko idan za su girba ya zamana cewa wanna girban ba a samu amfanin gona da yawa ba wato kaan daga cikinsu shi ne ana samuwan wato ana samun karyewar guiwa wato mutum in ya musamman ma a ce karon farko shi ne da ya yi noma ya zo wurin wato girban amfanin gona ya zamana cewa ba a samu amfanin gonan ba da yawa to ya zamana cewa mutum zai samu ya zama ya zama ya samu karyewar guiwa. Ma'ana ko da nan gaba zai ji bari ma zai iya ma ƙara ma ya yi yai noman ba. saboda yana tsoro kar ya zo a samu matsalar da aka samu. sannan kuma yana jawo asara. ma'ana wannan amfanin gonar da aka shuka wato in ya zamana cewa amfanin gonar ba a samu amfanin gonar da yawa ba akwai abubuwa da yawa da sun zama asara ke nan musamman in aka zo aka fara lissafi na cewa an sa taki da wasu magunguna na ƙwari misali da shi kanshi amfanin gonar da aka sa musu wanda suka mummutu. sannan ya zo abubbuwa dai da yawa har da shi kanshi aikin noman ma. duk an gama wannan sannan ba a samu abun da ake so ba to wannan shi ma zai zama kamar asara ne. ga mutum wanda haka nan zai iya jawowa ya zama ba daɗi. Har ya ji ba zai iya ya ƙara yin wani noman ba saboda asarar da ya yi sannan kuma yana kawo ƙarancin abinci Musamman waɗanda suke shuka saboda a samu abinci to in ya zamana cewa amfanin gonar bai yawa ba ba a samu albarkar gona ba to aka samu ƙarancin abinci har da zai zamana cewa abincin ma da za a ci har a ƙara wani noman ba za a samu ba. bare har a samu a tara har a siyar asiyo wasu wato abubuwan da za a yi amfani da su gurin wani shukan sannan ana samun wato talauci kamar yadda na faɗa ke nen yanzu in ya zamana cewa wato amfanin gonar musamman ma aka yi na farko shi ne na farko, girman farko ke nan in ya zamana cewa an yi shi ne saboda a samu riba da har za a iya siyar da wasu a siyo wasu wato iri har a zo a yi shuka. ai ban ruwa a siyo maganin ƙwari asiyo wasu abubuwan da za su taimaka ma wannan shukar. nan gaba to yacce ma abu ne na farko ko kuma girbi ne na farko da aka yi shi ba a samu kuma ma abin da ake so ba to wannan abun zai zamana cewa abinda aka girba ɗin ɗan ragowar abinda aka girba ɗin ba zai isa ai duk wannan abubuwan ba. har ya zamana cewa mutum zai zama ya shiga cikin talauci ke nan.

Wato a tambayan mu a yau ana so a san wato um wane abu ko kuma ince wane farin ciki kenan da baza a taba mantawa da shi ba a yayin da mutum ya zaman cewa yayi wato girbin shi na shuka na farko a rayuwa. Sannan wane irin wato illimi ko kuma darasi ya dauka kuma sannan menene abun da ya wannan a lokacin ya zama abun farin ciki a wurin shi so abubuwa da yawa suna faruwa a lokacin da mutum ya fara girban shukan shi na farko. Yana daga ciki mutum ze ji ya ze zamana cewa mutum ya samu farin ciki sosai da sosai. Ganin cewa yadda yayi aiki wurin wato kula da wannan shuka ta girma in ya kai lokacin da za'a girbe toh wannan ba karanin farin ciki yake sa mutane, sannan a lokacin da mutum wato ya samu wannan farin cikin, ze ji a jikin shi ko kuma a cikin zuciyan shi cewa ko ba komai ko ya samu wane abu wanda yake fata sannan kuma ya samu cikan burin shi na ganin cewa in gashi ya samu ya girbe shukan da yadda yana kulawa da shi Sannan abu na biyu kuma bayan mutum yayi wannan girben na shi na farko, na daya daga cikin abun da ba ze taba manta da shi ba ganin cewa a' ze ji yana so ya kara yin wannan a shukan nan ko da nan gaba ne kwarin gwiwa Kwarin gwiwa da ze sa ko da nan gaba ne ba yadda shakka ko hofi da zai ce ba zai ba zai kara yin noman ba, ganin cewa ya samu wato wan da yake so, sannan ya samu farin cikin da yake bukata na na ganin ya samu wato girbin shi na farko toh wannan ba karamin wato darasi bane da mutum yake dauka kuma ba karamin farin ciki mutum yake shiga ba saboda ganin cewa ya yayi shuka, ya da shukan na kuma shukan nan wato an samu amfani sosai da sosai ba'a samu wane matsala ba toh nan ba karamin da za'a iya mantawa da shi kuma ba karamin farin ciki mutane wato mutum zai ji ba Sannan abin da ke sa aji wannan dadin a rai'n shin na ganin cewa mutum ya fara yin wato girban shi na farko, abun da ke sa a' ji dadi wato shi ne wane, wasu a wuri, wurare dabab-daban wata ba su taba yin ma wato noman ba toh amma ganin cewa mutum ya fara da kadan da kadan, yana kula da noman, yana yana ba shi ruwa yana, yana shuka yana wato cire ciyayi, yana kula dai da shukan yadda ya kamata toh gani yayi wannan sanar har da kai ma ya cinma buri adauke toh wannan jin dadin da ya ji na wannan ganin aikin shi ya biya toh wannan shi ne yake sa mutum ya ji dadi ko kuma wannan abun da yake rimishi yake sa a' ya zama da cewa wannan noma da ya yi na farko ya samu amfani

To a tambayarmu na gaba shi ne ana son a san shin akwai wani haramce ko kuma yarda da wani abu na imani a kan duk wanda ya zama cewa um ya ce ko kuma wanda ya zamana cewa ba za su ci ba Wato daga girban farko na amfanin gona ke nan da mutum wato yake yi yayi. ko kuma a ya riga ya girba. sannan kuma ana so a san mene ne zai faru idan mutum ya saɓa ma waɗannan wato haramcin da aka yi yarda da iko imanin abu a kan waɗannan abubuwa to ana son a san mene ne zai faru da mutum ko kuma mene ne zai faru in aka tsallake wannan wato dokoki to abunda ke faruwa shi ne yana yiwuwa a kan wasu ƙabilu ko kuma wasu al'adu dabam-daban amma zamu iya gani yanzu a wato a wasu wuraren dabam-daban in ya zamana cewa a an yi girbin shuka na farko to a ba a cin wannan amfanin gonar ko kuma akwai wasu da suke ci amma akwai haranci a kanshi ke nan wato akwai abubuwa da yawa da za mu duba a nan wato abu ɗaya daga cikin su shi ne. wasu suna ganin wato cin amfani da amfanin gona na farko da akai akwai girbe amfanin gona na farko da mutum ya yi yana girmama ƙasar ke nan da kuma magabata wato ana bada shi a matsayin girmamawa ne ga ƙasa da magabata. Sannan kuma, Wasu suna ganin cewa in ya zamana cewa a girbin farko ne to ba a cin shi. ma'ana ba kowa za aiya ba ba ke nan wato in ba haka ba mutum zai iya zama cewa ya samu ya kawo mai rashin nasara wato in mutum ya ci ke nan sai dai mutane ƙalilan da za a iya ba a wasu wuraren. Suma ɗin sun haɗa da sai dai kawai irin manoma ko kuma manya manya a shi wannan ƙauyen ke nan ko kuma wannan garin. to sune kawai za su iya amfani da shi wato kuma akwai wasu ƙabilun da da yawa ko al'adansu zai zamana cewa wannan girbin na farko da mutum ya yi wato ana habgawa mata Sa'annan kuma akwai wato abubuwa da yawa da suka A shedanta na cewa akwai haramci a kan wannan abubuwan kamar ana sa shi a matsayin kamar ana ɗaukarshi a matsayin abu ne mai tsarki sosai da sosai a wasu guraren. su ba a amfani da shi wato akwai kuma abubuwan da suke faruwa kenan idan aka tsallake waɗannan ƙa'idoji da wasu gurare suka a shedanta da farkonsu abun da yake faruwa shi ne a wasu suna ganin a wasu guraren ana ɓata wa maganatansu rai wato in mutum ya yi shukanshi na farko sannan ya ci to wannan magabatansu ransu zai ɓaci sa'annan a wasu guraren ana ganin rashin ɗa'a ne ko kuma rashin girmamawa ne ga shi kanshi wannan gari ko wannan ƙauyen da ya zamana cewa ya yi wannan noman na farko kuma ya ci sa'annan wasu guraren sun ganin idan mutum yai noman farko kuma ya ci to abun da zai faru da shi shi ne zai samu rashin sa'a. ko kuma a kanshi ke nan ko kuma a samu rashin sa'a a garin.

Wato tambayan mu na gaba shi ne wato akwai wane lokaci da mutum zai iya tunawa a garin su ko kuma a anguwan su wane da ya taba yin noma wanda ya zamana cewa ya samu wato nakasu kuma de samu aiki wato girbi yadda ya kamata ba wadda har misali za'a iya cewa ya taba shi sosai da sosai e' a kowane lokaci ko wane wuri ana iya samun mutane daban-daban wanda zaka ga sunyi shuka sannan daga in an zo wurin girbi, sannan ba'a samu wani biyan bukatar kuma ba'a samu wato amfanin gonan da ake bukata ba toh wannan a' lokaci wato ko kuma wannan ji yadda mutum, jin da mutum zai yi da ganin cewa a be samu amfanin noma yadda ya kamata yadda yake samani ba wato ba karamin wato rashin jin dadi mutum yake shiga ba sabida wasu bangaroren daban-daban mutum yana noman ne saboda ko kuma ince kowa yana noman ne sabida wane abu da yake so ya cinma, wasu suna noma ne sabida amfanin yau da gobe, ma'ana abin da za su ci ne kawai wasu kuma suna noma ne saboda noman shi ne kaman sana'an su da za su iya da amfanin gona su sayar tsannan su samu kudin da za suyi wasu hidimomin yau da gobe Wasu kuma suna noman ne kawai sabida su ije bayan kwana biyu su fito da shi su kara yin noman ko kuma su sayar da wasu. ko kuma wasu su rage, suna amfani da shi sanar su sayar da wasu so, a haka dai wasu suke toh duk lokacin da mutum ya zamana cewa musamman yayi noman ne saboda ya samu kudi sannan ya zo daga baya wato, an zo wurin girbi a' za'a cire amfanin gona ya zamana cewa an samu na a wannan wannan shukan nan da yayi. Toh wannan ba karamin wato illa bane yake wa mutum saboda wasu ma bashi suke ci kudin da har suke siyan abubuwan da suke kula da shi wannan shukan, misali, wurin siyan taki da maganin kwari haka, duk bashi suke ci, toh wane lokaci da aka zo za ayi girbin noman na zai zamana cewa ba'a samu amfanin in da ake so da har an sayar da amfanin za'a iya biyan masu bashi kudin su ba toh zai zama cewa mutum yayi noman yayi gidibe toh abun ma ya rage ma ko ya sayar din ma wato isa amfanin shi na yau da gobe ba balle har ya biya bashin wannan kudin da ya ansa na sayan magani da da kula da wannan shuka kenan da duk wadannan abubuwan da suke sa, ke illata mutum musamman ma wanda ya samu na kan su wurin wato yin girbi ko kuma wurin

A wato tambayarmu na gaba shi ne a ana so wato mu fayyace kuma mu faɗi wato wane wane ciwo ne wato muka gani wato da idonmu wanda ya zamana cewa ya tsoratar damu ko kuma ya tsoratar da mutum ke nan a irin ciwukan da ake ji a gona. to wato a gona dai abu dai mafi sauƙi wato in dai ba a sa kula ba, wato abu ne mafi sauƙi da za a iya samun rauni ko kuma jin ciwo ko rasa rayuka ma a wasu wato wuraren. a abubuwa da yawa musamman ma abubuwan da ake amfani da su gurin shi kan shi yin noman sune suke taimakawa kenan wurin jimma su kansu manoman ciwo wato abubuwan da muka gani da idon mu wato wanda zamu faɗa wanda ya ba mu tsoro ga kaɗan daga cikinsu. Na farkon su dai A akwai wato hari ko kuma farmaki ke nan daga dabbobin dawa wanda suka haɗa da ko maciji ko kuma kunama ko kuma wani dabba ke nan na daji ko kuma na gona. wanda zai iya cutar da mutum. To wannan abu ne wanda yake a muna yawan ganin shi. ko kuma ya zamana cewa mutum na amfani da wata na'ura na yin noma zai zamana cewa na'urar ta samu wato a faɗi, wato rashin daidaituwa ke nan har ya zamana cewa ta karkace ta faɗi wanda hakan zai iya jawowa a samu raunuka. na wato jin ciwo. in ma ba a ba a kula ba har a kai da rasa rai ma. Ta dalilin wannan faɗuwar na'ura ta yanda zai iya zamana cewa akwai mutane a wurin wanda wannan na'urar na da nauyi zai iya danne su. To wannan abu ne wanda yakan faru kuma wanda yake zamana cewa ana ganin shi. a lokaci bayan lokaci sannan abu na uku kuma da muke iya gani ko kuma muka gani ma a zahiri kanan wanda yake faruwa a a gona. shi ne akan samu, akwai lokacin da akan samu sara ke nan daga wato abubuwan da ake amfani da su na noma musamman ma idan aka zo wajen wato amfani da yin galma ko kuma wani abun ma na shuka to ya zamana cewa mutum idan bai lura ba zai iya amfani da shi wajen sare ƙafarshi to wannan ma abubuwan sun faru sosai da sosai wanda abu ne wanda ake muke gani da ido. sannan idan mutum yana shi kanshi noman, mun ga inda aka samu gocewar gaɓa. wato gaɓar mutum ke nan ta goce gurin ɗaga shi kanshi ko kuma gurin ɗaukar ma wasu kayan noma ko kuma wani amfani na noma ko kuma wasu abubuwan ma da ake amfani da su wajen yin noman. sa'an nan mutum in bai kula ba yake tafiya acikin gona babu talkalmi za a ga akwai in da da yawa abubuwa sun faru mutum sai ya taka ƙaya ko kuma ya taka wani abun da zai zamana cewa ya cutar da shi.

To wato tambayarmu na gaba shine kuma a za mu yi bayani a kan yanda wato ake bada wato agaji ke nan na matakin farko a a''adance ko kuma a gargajiyance. a ƙauye gurin wato magance rauni ke nan da aka ji a gona to magunguna gaskiya a a gargajiyance ko a al'adance sun banbanta yanayin ganin akwai bambance-bambance sosai na al'ada da aƙida da wuri ma shi kanshi da mutum inda ya taso so zai zamana cewa akwai bambance-bambance na magunguna ko kunga yadda ake maganin na wato wannan ciwo ke nan da a ka ji a gona. To kaɗan daga cikinsu shi ne akwai wurare da yawa da kuma wurare da dama ko kuma wato garuruwa da dama wanda suke amfani da wato ganye wato ganyen wato bishiyoyi ke nan za a iya samo su wasu suna daka su wasu suna shanya su wasu kuma dafawa ma suke sai a sha ruwan a wasu gurin ma akwai ganyen itatuwan da har cin su ake yi. saboda a samu a yi maganin ciwon da aka yi a gona. akwai wurare da dama da suke amfani da laka wato ƙasar laka ke nan. idan an ji ciwo wato a gona sai a yi amfani da laka a shafa ma mutum a inda ya ji ciwon wannan wato yana rage kumburi ma na inda aka ji ciwon wato zai zamana cewa in an sa laka a wurin to ba za samu kumburi ba a wurin. Sannan akwai wasu gurare da suke amfani da a magani. Amma suna amfani da shi daga inda suka samo wannan maganin zai zamana cewa daga dabbobi ke nan. su ma kansu dabbobin mabambanta waɗanda sun yadda da cewa wato ana iya samun maganin a jikinsu. Misali shi ne akwai mai na maciji. Man maciji ke nan wato mai kenan wanda aka samo shi daga jikin maciji. a wasu gurare sosai suna amfani da shi gurin magani. da aka je wurin maganin akan ciwon da aka ji a gona. wasu gurin kuma suna amfani da dafi wato dafi na ƙudan zuma ke nan suna amfani da shi wajen magani wato ciwo da aka ji a a a a wannan gona sannan wasu wuraren suna amfani da zuma wato zuma ke nan da ake shafawa ajiki kuma ake sha a wasu wuraren sun yadda cewa amfani da wannan zumar yana shi kanshi yana kawo magani a kan ciwo wanda aka ji a a gona ko kuma awurin aikin noma. to wannan kaɗan daga cikin magungunan da ake yi ko kuma in ce matakin da ake ɗauka ke nan a gargajiyance ko a al'adance yadda ake maganin ciwon da aka ji a gona.

To a bayaninmu na gaba shi ne a wato ana so mu yi bayani ne wato idan mun taɓa tsintar kanmu a wani yanayi a gona kenan ta rayuwar mutum take cikin haɗari kuma a lokacin nan mutum da wannan mutum ɗin yana buƙatar wato agaji na gaggawa to eh ba kodayaushe ba amma abubuwa sun faru sosai ta za idan mutum ya samu rauni a gona to a kodayaushe mukan sa rai na cewa wato rayuwan wannan bawa na koda a ce ciwaon ma ba na irin ajali ba ne to yana da kyau mutum ya nuna kulawanshi ya kawo agaji na gaggawa. Kamar abu na farko da mukan yi ko kuma muke yi idan mutum ya samu rauni a gona shi ne a nemi agaji na gaggawa ma'ana in ma mutane ne za a kiraa in magani ne za ayi mai wato yna da kyau ya yi shi da gaggagwa cikin sauri saboda kar ya zamana cewa wannan ciwon da aka ji ya zamana cewa ya ya ci jikin mutum sosai da sosai. saboda a rage yaɗuwar, ko in ma cuta ne in ma dafi ne in ma wani abu ne ya same shi a rage yaɗuwar shi, sannan kuma abu na biyu sai a muna duba wato yanayin mutum shi kan shi a lokacin da mutum ya ji ciwon bayan an nemi agajin gaggawa to za a zo a duba shi tun daga komai da komai na shi ma dai yana dakyau a dudduba shi sannan a ga a ji ma mene ne ma ke damun mutum ɗin ko kuma mene ne mutum ya ke ji a wannan lokacin tun da an nemi agajin gaggawa sannan kuma a wani gurin ma zai zamana akwai zubar jini to yana da kyau idan an samu wannan idan mutum ya samu kanshi a wannan yanayin ko kuma in mun samu kanmu a wannan yanayin ta yadda muna ganin wato rayuwar mutum wato tana cikin hatsari to mukanyi ƙoƙari wato wajen ganin cewa an daidaita ko kuma an sarrafa yadda za a rage ko kuma ma a daina kulle ko kuma a zamu yadda za a yi wato jinin ma ya daina zuba ga baki ɗaya. in dai da yadda za a yi a wurin to yana da kyau ko a rage ko kuma ma a daƙile ma zubar jinin gaba ɗaya wato abun da muke yi ke nan. sannan kuma abu na huɗu, wato a lokacin da mutum ya ji ciwo a gona, muna ƙoƙari wajen cewa mun kwantar wa da mutum hankali ya zamana cewa ana gaya mai ya ji a ranshi ciwon ba wani abu bane, ko da kuwa wani abun ne. ana so ne mutum ya samu ya samu aranshi ya samu sanyi sannan ya samu sassauci na wannan ciwon da yake ji. to yana da kyau muna kwantarwa da mutum da hankali da wannan.

Wato tambaya na gaba shi ne a nan zamu faɗi wato wato a magani ke nan mganin gaggawa da ake bayarwa a gona. a wanda ya zamana cewa abu ne na mamaki ko kuma wani sabon abu ne da muka taɓa gani ko kuma mu ka ga an yi amfani da shi a shi kanshi gonar. akan wato shi wanda ya ji raunin ke nan ko wanda ya ji ciwo a gona to duba da yanayin wurare dabam-daban da irin al'adu dabam-daban wato akwai na sababbi ko kuma abubuwan mamaki da kuka gani a gona ta yadda ake ba mutum matakin wato kariya ko kuma magani na matakin farko idan mutum ya ji ciwo a gona wato duba da wasu wurare da al'adu daban-daban wasu al'adu suna amfani da kashin shanu gurin magani musamman ma idan ya zamana cewa a gonar mutum ya samu rauni ne na wato ƙuna da wani abu mai zafi to wasu wuraren suna amfani da kashin shanu saboda sun yadda kashin shanun nan yana maganin wato ƙuna. Wato wasu kuma wuraren wato ko kuma in ce yanayin yadda muke a maganin ba da agajin farko ke nan idan mutum ya samu wato rauni a guri a gurin noma muna amfani da wato farin ruwan ƙwai wato za samu ƙwai a fa shi wannan ruwan fari wato ana amfani da shi ke nan. idan mutum ya ɗan samu ƙaramin wato jin ciwo daga yanka daga ko kuma daga jin ciwo ko yanka ke nan daga abun amfani na a yin noma sannan akwai in da na ga an yi amfani da ganyen bishiyar plaintain wato akwai bishiya na plaintain to ganyenshi wato idan akai amfani da shi yana magani gurin a dafi ke nan na na wasu dabbobi kamar maciji sannan yana amfani wurin maganin cizo na wasu ƙwari ko kuma wasu dabbobi sannan yana maganin irin ƙaramin ƙuna haka idan mutum ya samu ɗan ƙaramin ƙuna ana amfani da shi sosai wurin ganin cewa an yi maganin wannan gurin. Sannanan abun mamaki da na taɓa gani an yi amfani da shi a a noma ko kuma in ce a gona ga wanda ya ji ciwo shi ne ayi amfani da wato man maciji. wato mai na jikin maciji za a samu maciji a tatso man shi wato sai a yi amfani da shi wajen maganin a a kan ciwo ke nan wanda mutum ya ji a gona. sannan na ga an yi amfani da wato dafin zuma. wato ƙudan zuma ke nan ko kuma ba ƙudan zuma ba zuma dai wadda take ƙari haka. to ana amfani da dafin wannan zuman ana magani shi ma. sannan wasu guraren akwai inda na ga anyi amfani da tsutsa. shi ma wanna tsutsan an ɗora shi ne akan wato ciwo da aka jii a gona wanda shi amfaninshi yana wanke wasto tsutsotsin in an danna su a kan ciwon da aka ji yana taimakwa wajen wanke shi kanshi ciwo ɗin. saboda yana saboda daga ƙarshe mutum yana samun sauƙi. sanna kuma yana rage raɗaɗi na wannan ciwon shi kanshi.